Igiti c'amashurwe ciza gitotahaye cane gifise amababi ateyigomwe kiri hafi y'ahantu harunzwe inyanda igizwe n'ibicupa cupa utumwanya ibiti n'ibipapuro imbere yaho utwatsi twiza duteyigomwe.

I gorofa igize ishure yubakishijwe amatafari ahiye amadirisha n'ibice bimwe bisize irangi ryera umunyezamu yicaye ku muryango w'imbere hari ikibuga, kandi kitari gito abanyenshure cure bakiniramwo.

Inzu y' ubwiherero isize ibara ry' umuhondo imaze kwuzura ntigikoreshwa aho bakandagira hamaze gutangura gusambuka urugi gwayo ni ugwicuma ruruguruye kandi hasi rumaze gutangura kugwa ingese.

Inzu nini cane isakajwe amabati yirabura ifise imitambikwa y'ibiti, isize irangi ry'umuhondo rivangavanze n'iryera, utuzu twa sugumwe dufise imiryango y'ibiti kamwe muri two karuguruye.

Ibiti bisagaraye cane bifise amababi abereye ijisho biri iruhande yuruzitiro rurerure gubakishijwe amatafari aturiye inzu nziza yerekana uruhande rumwe rusize irangi ryera nurubaraza rwiza cane rufise inkingi zubatswe mwisima

Inzu y’ubwogero ifise inzugi zivyuma zisizwe irangi ry' umuhondo zuguruye , uruhome rwiyonzu narwonyene ruzizwe irangi ry' umuhondo, ahantu hogukarabira mumaso hamwe no muntoke mugitondo ukivyuka.

Akazu ka surwumwe kubatswe ku buhinga bwa kijambere, gakoreshwamwo amazi, iyo umuntu ahejeje kw'itumamwo. Umugano muto muto w'icuma, uzana amazi muri ako kazu. Indobo y'icatsi kibisi, ishirwamwo amazi ashobora gukoreshwa, iyo ahandi yabuze.

Ikibuga ciza cane cahariwe umupira w'amaboko. Igori ry'ivyuma. Isomero ryiza risakajwe n'amabati ateye irangi amadirisha n'izugi nay'ivyuma n'ibiyo kandi arugaye.

Abakunzi b'urukino bw'umupira w'amaboko bitabiriye uyu musi abakinyi imigwa ibiri itandukanye yatanguye gutana mu mitwe umuhagarikizi w'urukino na we ari maso ibiti birebire, bitewe hirya no hino y'ikibuga.

Ikibuga c'inkino cubakiwe ubwugamo bw'iteka bwubakishijwe amatafari aturiye. Igori ry'ivyuma. Imigwi ibiri itandukanye y'abakinyi, igiye gutangura gutana mu mitwe. Umuhagarikizi nawe agira ngo abahereze umupira kugira ngo urukingo rutangure.

Ikibuga c'umupira w'amaboko imigwi ibiri y'abakinyi yatanguye gutana mu mitwe umuhagarikizi w'urukino ku ruhande, ariko arakurikirana neza ko atamugwi uhava ukorera uwundi amakosa hirya uduti tureture twiza cane duteyigo mwe.

Abakinyi batandatu mu mupira w'amaboko. Barahererekanya neza cane, umwe ku wundi. Abarorerezi ku ruhande baranezererewe uwo mukino. Utwatsi dutoduto dutoshe iruhande y'igoro.

Abakobwa beza cane, bazindukiye ku kibuga, kwinonora imitsi. Umwe ni muremure, yambaye agapira gatukura k'amaboko magufu, n'ikabutura yera, uturato twirabura, n'amaseseti yera. Uwundi nawe ni munini cane, aravyibushe.

Akazu kasugwumwe gakoreshwamwo amazi iyo umuntu ahajeje kwituma. Akagano k'icatsi kibisi kazana amazi murakokazu; umukubuzo mwiza w'ikizungu wagenewe gukoreshwamwo; ahantu hasa nabi kuko hadakubiye.

Abagabo batatu umwe yambaye impuzu zirabura hasi no hejuru noturatotwera atunza intoki uwundi mugenzi we yambaye i koti irimwo amabara y'icatsi kibisi uwundi na we yambaye agapira kera k'amaboko magufi n'ipantaro yirabura, ahagaze ariko ararara ba ico uwo uwundi amutungiye amaboko.

Igiti ciza gitotahaye gifise amababi yegeranye abanyeshure batatu basanzwe bamenyerezwa ivyo gukina umupira w'amaboko bakubitishije akantu bamaze kugera mu kibuga kigizwe n'umusenyi n'utubuye dutod.

Inzu ntoya yubakishijwe amatafari aturiye isakajwe amabati y'ivyuma afise imigongo mininiminini. Iyind'inzu hirya ifise uruzitiro gwubakishijwe ivyuma. Abakinyi mukibuga batanguye gukina umupira.

Igori ry'ivyuma risize irangi ritukura n'iryera. Utwatsi dutotahaye mu kibuga. Ahandi hantu hatari utwatsi na dukeya. Amasomero yubakishijwe amatafari aturiye, afise inzugi z'ivyuma. Asakajwe amabati mashasha.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, ifise akarongo gakikama hagati gasize ibara ryera, n'akandi gahagaze gasize ibara ry'ubururu, imbere yayo akarima keza karimwo utwatsi duto duto n'igiti c'ikigazi.

Abana umunani bakiri bato bashaka ku menyerezwa ibijanye no gukina umupira. Umumenyereza wabo yambaye agapira kera ka maboko magufi n'ipantaro yirabura hamwe n'uturato ,Yamaze ku batondeka ku mirongo ariko arabasigurira uburyo gukina umupira bimeze .

Ubwiherero bwa kijambere bukoreshwamwo amazi iyo umuntu ahejeje kwitunganya amakaro yanduye cane adaherutse gukoregwa isuku ayandi makaro meza cane ahanaguye atagirako ibintu vy' ibikaragashi.

Abantu indwi bari mukibuga ciza kirimwo utwatsi duto duto bariko barakina umupira, ibiti vyiza cane bizungurutse ico kibuga barimwo umugozi wamatara uca hejuru yabo.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, imirwi ibiri itandukanye y'abakinyi bamaze kugera mu kibuga bariko barakina, umwe yambaye ipantaro itukura n'agapira k'amaboko magufi, umuhagarikizi nawe yarikanuye kugira ngo arabe umugwi uhava ukorera uwundi amakosa.

Ubwiherero bwiza bwa kijambere bukoreshwamwo amazi iyo umuntu ahejeje kwitunganya, hasi ni amakaro ariko n'izindi mpande zibiri zabwo naho nyene ni amakaro. Hejuru hasakaje amabati ariko biboneka ko bufise umwanda kuko budaheretse gukoropwa.

Inzu y'ubwihero bw'abagore ,k'uruhande rumwe ,n'abagabo k'urundi ruhande, yubatswe n'amatafari aturiye, isakajwe n'amabati ashaje .Imbere yaho har'utwatsi dutotahaye cane kandi hari n'imyanda basanjaje mumbuga yayo.

Ubwiherero bw'abagabo bwubakishijwe amatafari aturiye, bufise uruhande rusize ibara ryera, hasi hari imyanda myinshi ibirabagu vyinshi cane ku ruhome kubera ko badaherutse kurukora.

Imigwi ibiri itandukanye y'abakinnyi bariko barinonora imitsi abamenyereza babo bariko barabakurikirana kugirango barabe ko ivyo bakora bihwanye n'amategeko y'urukino akazu keza kubatswe n'amatafari aturiye gasakajwe n'amategura kurundi ruhande.

Ubwiherero bw'abantu batandukanye abagabo n'abagore bwubatswe mu matafari aturiye busakajwe amabati aja gutukura imbere yaho hari utwatsi twiza cane umuryango uruguruye.

Abagabo batatu, umwe yambaye impuzu zirabura hasi no hejuru n'uturato twera atunze amaboko uwundi ari hafi y'igiti, uwa gatatu nawe yambaye agapira kera kamaboko magufi n'ipantaro yirabura, ariko araraba ivyo bariko barakora.

Ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko. Imigwi ibiri itandukanye, yamaze gutangura gutana mu mitwe. Umuhagarikizi ku ruhande nawe yarikanuye kugira ngo arabe amakosa ahava akorwa n'umugwi umwe canke se uwundi.

Ubwogero bwubatswe kubuhinga bwa kijambere urugi rwugaye n'igufure amakaro asa nabi kuruhande rwo hasi ahantu heza cane hogukarabira mugitondo mu ntoke canke mumaso canke uvyutse.

Inzu y'ubwiherero bwa kijambere irimwo amakaro hirya nohino, kandi ifise n'amazi, iyo uhejeje kwituma ufyonderamwo amazi kugirango imyanda yose imanuke.

Ikibuga c'umupira w' amaguru abantu barahari baje kurorera imigwi ibiri yamaze gucakirana yatanye mu mitwe ikosa rirabaye umuhagarikizi arahasifuye aravuze ngo ni bahane kuko umwe mu bakinyi yakoreye ikosa mugenzi we.

Inzu nziza ifise ubwiherero bwo hanze bumwe buruguruye ubundi burugaye, ariko busa nabi cane biboneka ko badaherutse ku bukoropa, kuko urugi rwabwo ruhora rwuguruye.

Abanyeshure batandukanye b'abahungu n'abakobwa bazindukiye kwinonora imitsi. Bamwe barahagaze abandi bahagaze mu kibuga bariko barakina umupira. Umwe muribo ni munini yambaye umupira utukura n'ikabutura n'ibirato vyirabura.

Inzu yubwiherero bwa kijambere bukoresha amazi iyo umuntu ahejeje kwituma hasi n'amakaro ariko asa nabi kuruhande rwiburyo agakoresho keza cane umuntu akoresha iyo ahejeje kugirango asukure ubwo bwiherero.

Ikibuga ciza c'umupira w'amaboko, imigwi ibiri y'abakobwa yamaze gutangura gutana mu mitwe, umusifuzi Mariko aturuka mu gihugu c'Ubufaransa yarikanuye, ariko araraba ko ata mugwi n'umwe uhava ukorero amakosa uwundi.

Ubwogero bwiza cane bwubatswe ku buhinga bwa kijambere hasi hasa nabi ntibaheruka kuhacisha agakubuzo ariko bufise ahantu ho gukarabira mu ntoke cange se mugitondo uvyutse ni ahantu heza ho kubanza guca ngo ukore amasuku kumubiri.

Ikigo c'amashure y'intango gisakajwe amabati y'ubururu imbere yaho hari igiti c'igori kirimwo amabara atukurana yera mu mbuga hari ho ahantu hari utwatsi idukeduke n'ahandi vyatsi vyaheze bigaragara ko ari ifoto yafashwe na terefoni y'umu bwoko bwa mpi nik i somati gatandatu.

Icumba cagenewe kubikwamwo ibikoresho vyifashishwa mu gusanura ibindi vyononekaye. Utubati twiza twugaye, agatebe gatoya k'urubaho, igikarito giteretse hejuru, ata kintu na kimwe kirimwo.

Umuntu w'umugabo, yambaye ishati ndende yera, y'amaboko maremare, ipantaro yirabura, n'ibirato. Afise muntoke ikaye, ariko arasoma. Abandi bantu bari imbere yiwe, barasanzurura amakaye, barandika.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, ifise uturongo dukikama ,n'utundi tumanuka ,dusize irangi ryera, imbonesha kure imanitse kur'urwo ruhome, ahantu heza ho gukarabira no kwogereza ibikoresho bitandukanye, udutebe duto duto two kwicarako tw'ibiti.

Abanyeshure bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu bambaye udukingira umunwa n'udukingira intoke, bafise ibikoresho vyo kwa muganga bibafasha gufata ibipimo vy'amaraso, umuganga mukuru arimbere yabo. Uducupa dutandukanye twimiti yo kwa muganga turateretse kumeza.

Ikigega c'amazi cubakishijwe amatafari aturiye. Hasi gisize irangi ryera. Imigano itatu itandukanye igisukamwo amazi. Umugano munini wirabura cane, uwundi w'icatsi kibisi uriko urufunguruzo rutukura. N'akandi kagano gatoya gaca hejuru.

Umugore yize ibijanye n' amagara y'abantu, yambaye amarori mu maso n' itaburiya yera y'amaboko maremare . Yambaye kandi udukingiye intoke. Afise ikaramu mu ntoke, arandika ibikorwa vyose bijanye n' ukwo umunsi wagenze imbere y'ukwo ataha.

Abanyeshure bakurikirana ibijanye nivy'amagara y'abantu bari munyigisho zabo zibategurira kwinjira mukazi. Umwigisha wabo nawe yambaye ishati yera y'amaboko maremare n'agakingiramunwa ariko arabereka ukuntu bashobora gufata ibipimo vy'amaraso.

Abanyeshure bakwirikirana ibijanye nubuzima bw'umuntu bambaye udukigira umunwa nudukigira intoke, bafise muntoke udukoresho two kwamuganga, umwarimu arabereka uburyo bafata ibipimo vy'amaraso ahantu heza cane hateguriwe gukaraba intoke.

Abanyeshure bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu bicaye mw'isomero. Umwe wewe yafashe intebe zibiri arazigerekeranya, araheza aricara. Umwigisha wabo yamaze kugera imbere, ariko arandika amajambo atandukanye ku kibaho.

Icumba cagenewe ubushaka shatsi cubakishijwe amatafari aturiye imbere udutebe dutoduto cane two kwicarako idirisha ryibiyo rikingiwe nutwuma umuntu yambaye impuzu yera ahagaze mumuryango wuguruye

Isomero ryiza ririmwo abanyeshure bambaye impuzu zera. Bafise amakaye n'amakaramu, bariko barandika. Umwigisha wabo abahagaze imbere. Yambaye ishati yera, y'amaboko maremare, n'ipantaro yirabura. Afise ikaye mu ntoke, arabasomera na bo bakandika.

inzu yubakishijwe amatafari aturiye ahantu heza hagenewe kogereza ibikoresho byo mu gikoni no koza intoke udutebe dutatu twiza two kwicarako ikaramu yo kwandikisha

Abanyeshuri bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu bazindukiye mu bushakashatsi umwigisha abakurikirana yazindutse kubereka ukuntu boshobora gufata ibipimo vy'amaraso bose bambaye udukingira umunwa n'udukingira intoke.

Umuntu w'umu mama yitwikiriye igitambara gitukura mumutwe .Yambaye ishati yera y'amaboko maremare ,muntoke urupapuro rwanditseho inyandiko nyinshi ariko arasoma, uwundi muntu w'umu mama k'uruhande ,imbere yiwe ikaye n'ikaramu.

Abanyeshure bicaye muntebe z'inyegamo kw'ishure, urupapuro rurikuntebe y'imeza n'ikaramu hamwe n'akazinduzi, umwigisha imbere kukibaho, yandika n'ukuboko kwiwe, yandika ivyo agomba kwigisha abanyeshure biwe.

Umugore w' umuganga yambaye amarori n' imyambaro myiza y'akazi afise ikaramu ariko arandika imbere yiwe hari imashini nyabwonko araraba mu mashini ivyo arimwo ararondera agaca yandika.

Igikoni ciza cubatswe kubuhinga bwa kijambere, gifise amadirisha menshi rimwe rirugaye, irindi riruguruye, ububati butandukanye bwagenewe gushiramwo ibintu vyateguriwemwo, ahantu heza ho gukarabira, muntoke canke se kwogereza ibikoresho bitandukanye.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye kandi atukura kuruhande rwamadirisha amarido meza imbere udutebe duto duto twokuruhukiraho n'ahantu hokurabira imboneshakure.

Inzu nziza yugaye ninzungi z'ivyuma, imbere harimwo imeza yubakishije amakaro hejuru yayo hateretse ibikoresho bitagikoreshwa, bariko bagerageza kubikora kugira bize vyongere gukoreshwa.

Abanyeshuri bicaye mw'ishuri bariko barandika umwe afise ikaye n'ikaramu uwundi nawe arahagaze, Umwigisha ahagaze imbere yabo n'igikoresho co kwigisha ariko arabasigurira ibijanye n'urutonde rw’ivyirwa uyu munsi.

Abaganga bari muma hukugwa yo kuvura bambaye udukingirumunwa n' amaboko bariko bafata ibipimo vy' amaraso igikombe kimwe c' amazi imbere yabo uducupa dutandukanye tw' imiti.

igikoni ciza ca kijambere cubatswe n'amakaro hirya amatafari atukura gifise kandi ahantu heza ho kogereza amasahani ndetse no kubanza gukarabira, amadirisha yayo afise amarido meza cane.

Abanyeshure bashaka kwigishwa ibijanye no gufata ibipimo vyamaraso bambaye udukingira umunwa n'udukingira amaboko muganga yamaze kuhagera umwambaro mwiza cane wibara ryera ibicupa vyimiti itandukanye yamaze kubitondeka imbere yabo.

Inzu yagenewe kubikwamwo ibitabo. Bipangapanzwe neza mu bubati bwabigenewe bimwe hasi ibindi hejuru : ivy'icongereza, igifaransa, ibiharuro n'ikirundi. Urupapuro rucafyeho amaguru y'abantu rwerekana neza ibihimba bitandukanye biyagize

Inzu zibitabo zibitse neza cane mugikoresho cabugenewemwo kazinduzi kuruhande rwiburyo ibindi bitabo navyo iruhande yibubamfu ivyicongereza ivyibiharuro igifaransa kahise indoda bihugu navyonyene birimwo ngaho hantu

Igihome c'inzu yubatswe n'amatafari aturiye, ibipapuro bitatu bimanitswe kurico, ibishushanyo bitandukanye bibonekesha amazina y'ibihugu agize uyu mubumbe turiko, igishushanyo c'umubumbe w'isi cenena kur'ivyo bipapuro.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye. Ibipapuro bitatu bimanitswe kuri urwo ruhome. Kimwe muri ivyo bipapuro, canditseko amajambo yerekana ingene amaraso atembera mu mubiri w'umuntu, n'imikorere y'umutima muri rusangi.

Ububiko bw'ibitabo bitandukanye bwubatswe n'amatafari aturiye ibitabo bipanze neza cane ku buryo ata muntu ashobora kubura igitabo c'ubwoko runaka, kuko biri ku murongo.

Igihome c'inzu cubakishijwe amatafari aturiye ibipapuro bitatu bimanitswe kuri ico gihome ibishushanyo bitandukanye vyerekana itembera ry' amaraso n' imikorere y' umutima mu mubiri w' umuntu.

Inzu y'ibitabo bitandukanye igifaransa, ibiharuro, icongereza, indonda bihugu, bipanze mu kabati neza cane, hejuru yavyo hari ikarata yerekana neza ibihimba bikuru bikuru vy'umubiri w'umuntu.

Ububiko bw' ibitabo vyiza bipangapanzwe aho bibikwa, ama meza abiri ariko ibitabo bitandukanye, intebe z' inyegamo , imashini y' inyabwonko bakoresha iyo basuzuma ibitabo bamaze kwakira.

Ububiko bw'ibitabo vyinshi bitandukanye burimwo amameza abiri hamwe n'intebe z'inyagamo zine imashini y'inyabwonko ibafasha mu kumenya ibitabo bibitswe muri ubwo bubiko.

Uruhome rw'inzu rwubakishijwe amatafari aturiye, rumanitsweko amakarata atatu, iyambere yanditseko amajambo avuga ngo rome bivuze umuntu, iyi karata isigura ibijanye n'itembera ry'amaraso mu mubiri w'umuntu.

Ikigo c'ishure cubakishijwe amatafari aturiye mu mbavu ciriko ikarata idonda ibihugu bayifashisha iyo bariko bariga ivyirwa nkakahise, ndetse nibijanye n'amerekero y'isi.

Imbuga nini irimwo utwatsi duto duto n'utubuye ishure ry'intango rigeretse kabiri rifise inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu igicu kirimwo amabara yera n'ayubururu.

Ishure ry'intango umwaka wa gatatu A intebe ndende z' abanyeshure zitonze ku murongo imwe imwe yagenewe kwakira abanyeshure babiri cane batatu iyi shusho yafashwe n' impamagara kure yo mu bwoko bwa infinix sumarte gatandatu.

Uruzitiro rw'ibiti rw'iminyari ruboheshejwe imigozi y'ibirere ,amashure meza yubakishijwe amatafari aturiye afise amadirisha n'inzugi z'ivyuma ,asakajwe amabati mashasha.

Uruzitiro rw'amashure rwubakishijwe n'amatafari ava ngoavanzemwo umusenyi misima intebe y'umunyeshure batembagarije hanze irwa icuramye igiti kirekire cane gifise utubabi duteye igomwe, ariko hasi catangiye gushishagurika.

Ikigo c'amashuri cubakishijwe amatafari aturiye gisakajwe amabati atukura. Inzugi zayo n'amadirisha n'izicuma zisize irangi ry'ubururu. Ikibuga cayo nurutekeri rugizwe nutubuye duto duto ni vyondo.

Amashuri y'intango kuva mu mwaka wagatatu kugeza mu mwaka wa gatandatu yubakishijwe amatafari aturiye afise inzugi zi vyuma amadirisha yayo afise utwuma tuyakingira asakajwe mabati atukura agati gatotahaye kameze nki shurwe ryo ku hashariza.

Isomero ry'abanyeshure rifise idirisha ry'ibiyo rizungurutswe n'ivyuma, ryuguruye. Intebe zitandukanye z'abanyeshure, ni iz'ibiti ariko zifise amaguru y'ivyuma, inkingi zifise irangi ry'icatsi kibisi.

Imbuga y'amashure itewemwo uduti tw'amashurwe yo gushariza, hamwe n'utwatsi duto duto. Abanyeshure babiri, bahagaze bateye umugongo ishure ryabo. Umwe muri bo yambaye agakote, hejuru y'impuzu z'ishure.

Igicu kivanzemwo amabara yera n' ayubururu ikibuga c' ishure kirimwo umusenyi utubuye duto duto n' amatafari y' ibipande amazu meza yubatswe afise afise imiryango y' ivyuma n' amadirisha.

Uruhome rw'inzu rwubakishijwe amatafari aturiye rumanitsweho ikibaho cirabura canditsweho amajambo y'ibiharuro ,ibiharuro vyose uhereye ku busa kugera kugihumbi ndaharura ndasoma kandi ndandika ibiharuro vyose uhereye ku busa kugera ku gihumbi.

Umwana yikoreye igitoke, uwundi mwana arurira kw'igori ry'umupira w'amaguru. Inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye, itariko idirisha n'urugi, isakajwe amategura.

Inzu nziza isizwe amaranga imashasha ayela hamwe n'ayubururu ifise amadirisha ane manini manini ku ruhande iyindi nzu yubakishijwe n'amatafari aturiye, ariko idasize igiti kinini cane cakuze kirasagarara.

Abanyeshure b'ubwoko bubiri butandukanye abambaye impuzu zirimwo ibararya kaki kuva hasi kushika hejuru abandi banyeshure bambaye impuzu zera hejuru n'izindi z'ubururu hasi amashure meza atandukanye yubakishijwe amatafare aturiye ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana.

Isomero ryubakishijwe amatafari aturiye rifise amadirisha n'inzugi z'ivyuma kandi zugaye, imbere umunyeshure w'umwana akiri muto yambaye umupira w'imbeho n'ijipo ya kaki ariko araraba benewabo bahagaze imbere y'amashure.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma bisizwe irangi ritukura risakajwe amabati mashasha, imbuga nziza igizwe n'umusenyi n'utubuye duto duto.

Inzu ifise imiryango itatu minini minni yuruguruye n' akandi karyango ka kane kugaye isizwe ibara ry' umuhondo isakajwe amabati atukura igicu ciza cane kivanzemwo amabara yera n' ayubururu.

Uruhome rwishure yubakishijwe amatafari aturiye ikibaho cirabura gihometswe kurugo ruhome canditsweko indome zitandukanye zimwe ziminwe izindi zimashine inyandiko ivuga ngo kuwa gatandatu itariki cumi nazine ukwezi kwa gatatu umwaka wibihumbi bibiri namirongo ibiri nagatandatu abanyeshure ntibazoza kwishure mururimi rwikinyamazuru

Isomero risizwe irangi ry'umuhondo rivanze ni ryera, utudirisha duto duto twemerera umuyaga kwinjira, akabati gatoya kabikwamwo ibitabo bitandukanya, ibishushanyo bikozwe mu mabuye y'agaciro.

Umwigisha w’umugore afise imishatsi myinshi, ahindukiye araba ku kibaho. Yambaye ishati ishaka kwera irimwo uturongo tumeze nk’utwirabura. Afise inkoni mu ntoke. Ijambo ubukene ryanditswe ku kibaho cirabura kandi riracagaguye.

Amashure y'intango yubatswe ku mpinga y'umusozi asakajwe n'amabati yirabura ayandi atukura igicu ciganje mwibara ryera ubuga mu bw' iteka gubakiwe ibirori bitandukanye akarema akari mu twatsi duto duto dutotahaye.

Isomero ryiza risize irangi ry'umuhondo, amadirisha y'ibiyo, urugi rw'ivyuma rusize irangi ry'ubururu, intebe nziza ndende z'abanyeshure, ikibaho cirabura ata kintu na kimwe canditseho.

Isomero rinini cane, rifise idirishya ry'ivyuma ryugaye. Ikibaho imbere cyanditsweko ibiharuro vyose kuva kuri rimwe kugera kw'ijana ,mubiharuro no mu nyandik .Intebe z'abanyeshure zitondetse neza cane k' umurongo.

Ikibuga gikinirwako umupira w'amaboko. Umugabo yambaye ikabutura yirabura n'umupira wera aratambuka bukebuke, abandi bagabo babiri iruhande y'ikibuga mu twatsi. Imbuga nziza iri hino y'ikibuga, igizwe n'umusenyi n'utubuye.

Akazu kasugumwe kubakishijwe amatafari aturiye hejuru umurongo ukikamye usizwe irangi ry ' umuhondo inyuma utudirisha tubiri duto duto twemerera umuyaga kwinjira urugi rw' ibiti rwuguruye .

Abanyeshure batandatu babana bicaye mw' isomero umwe wese yicaye ku ntebe yiwe imeza imbere yabo umwigisha w' icongereza yambaye ikoti itukura afise inkoni mu ntoke amaze gutangura kubigisha.

Uruhome rwinzu rwubakishije amatafari aturiye ikibaho cirabura kimanitse kurugo ruhome canditseho igisoro co kugwiza no kugabura kimwe kugwiza kabiri bigana bibiri bibiri kugwiza bibiri bingana bine bitatu kurwiza bibiri bingana bitandatu bine kurwiza bibiri bingana umunani

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye. Rumanitsweko impapuro zibiri. Rumwe ruriko amavuga abiri, turiko turayahadikiriza mu mwanya wa kahise. N'ayo ni : kuba hamwe, no kugira.

Ibihome bibiri vy'inzu yubakishijwe amatafari aturiye; Urubaho rw'irabura ruhanaguye nabi; urugi gw'ivyma rutugaye; igikarato gitekewemw'ibintu hejuru y'ugworugi.

Abanyeshure bo mashure y'intango barakinira ku kibuga ciza c'ishure kirimwo umusenyi mwinshi n'utubuyedukeya ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana hejuru yabo igiti ciza casagaraye kirabagirira agatutu keza.

Amashure y'intango asizwe ibara ry'umuhondo afise amadirisha n'inzugu z'ivyuma zirabura ashakajwe amategura yirabura, kandi ashaje igiti kigori mu mbuga utwatsi duto duto dutotahaye.

Igihome c'inzu cubakishijwe amatafari aturiye. Ikibaho cirabura canditseho igisoro co kugwiza no kugabanya. Rimwe kugwiza kabiri bingana bibiri. Bibiri kugwiza kabiri bingana bine. Bibiri kugabanya kabiri bingana rimwe. Kane kugabura kabiri bingana kabiri.

Ikigo c'amashure y'intango kyubakishijwe amatafari aturiye kigeretse gatatu kugajwe inzugi n'amadirisha vy'ivyuma gisize irange iry'icatsi kibisi uruzitiro rutoya rw'ivyuma bisize iranga ritukura.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye. Asakajwe amabati y'ubururu, afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma. Utuzu twa sugumwe twateguriwe abanyeshure dusakajwe amabati y'ubururu. Umurima w'ibitoke vyamye n'ibitarama inyuma yayo.

Uruhome rw' inzu yubakishijwe amatafari aturiye. Ikibaho kimanitsekurico gihome canditseko ngo: ikibazo c' ibiharuro. Ibiharuro vyose kuva ku busa kugera ku gihumbi. Ndandika, ndaharura, ndasoma, ibiharuro vyose kuva ku busa kugera ku gihumbi .

Ishure rinini cane risize ibara ryera kuruhande rumwe, ryubakishijwe amatafari aturiye risakajwe amabati yirabura, urubaraza rwayo rwubatswe ninkingi ninini zivyuma zisizwe amabara yubururu.

Abanyeshure babiri b' abakobwa bambaye impuzu zirabura hasi no hejuru, umwe muribo ahetse isaho nini cane mumugongo, bariko baragenda baca mwibarabara ry' ivu umusenyi n' utubuye duto duto, musi y' iryo barabara ishure risakajwe amabati y' ubururu.

Amashure yintango ya kavimvira yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati ashaje, isaha yo gusohoka gukina kwabanyeshure ,bambaye neza cane ,hasi impuzu zifise ibara rya kaki bari mukibuga gifise utwatsi dutoduto bamwe bakina umupira abandi bakina kwizegezanya.

Uruhome rw'inzu rusize isima kuruhande rumwe, kurundi ruhande, ibara ry'umuhondo n'iryiirabura. Igipapuro kimanitse kururwo ruhome gishushanijeko imyambaro itandukanye: ikanzu ndende y'amaboko magufi, ishati, inkofero, ikoti yo kwambara.

Amashuri y'intango mumwaka wagatandatu yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amwe n'amabati ashaje ayandi mashasha. Afise amadirisha n'imiryango y'ivyuma, uruzitiro gw'iminyari gwuguruye.

Udupapuro dutandukanye turinganije neza numukasi. Twandutseko ibiharuro mumabara atandukanye 5, 0, 8 lwubara ryirabura akamenyetso ko kugabunya gukuramwo no guteranya mwibara ryirabura 6, 3, 1 mwibara ritukura.

Uruhome rw' inzu y' ubakishijw' amatafar' aturiye, idirisha ry' ibiyo ry' ugaye hejuru har' utwenge turek' umuyag' ukinjira, ivyuma bikingir' idirisha kugira ritameneka, intebe y' umunyeshur' irihanze hafi y'idirisha.

Inzu nziza y' ubakishijw' amatafar' aturiye, akarongo kera kamanuka kuriyo, ikibaho cirabura canditseh' ibiharuro bitandukanye, no mumajambo y icongereza birandits' uburyo bisomwa, intebe nziza z' abanyeshure zifis' amaguru y' ivyuma.

Isomero ryubakishijwe amatafari aturiye. Risakajwe amabati yirabura ashake. Rifise amadirisha ariko utwuma tuyakingira. Amwe arugaye, ayandi aruguruye. Inyuma yaryo, har'imyanda myinshi kuko hadakubuye.

Urubaraza rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye hasi rusizwe irangi ry'umuhondo rivanze n'igera urwo rubaraza rusakajwe amabati manini manini y'imigongo inkengeri y'icuma iri muri iryo baraza.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati manini asizwe irangi ritukura afise inzugi z'ivyuma zisizwe irangi ry'ubururu zimwe zirugaye izindi ziruguruye.

Umunyeshuri we w'umukobwa yambaye ija i poya kaki arandika ningwa ku cibaho cirabura kora iyi myimenyerezo icenda guteranya umunani bingana icenda guteranya kimwe guteranya indwi bingana icumi guteranya indwi bingana cumi n'indwi.

Abanyeshuri batatu bambaye impuzu zi shuri zirabura umwe muribo ahetse mu mugongo igikapu atwaramwo amakaye baragenda genda mw'ibarabara ry'ibivu rigizwe n'imisenyi hamwe n'utubuye duto duto.

Udupapuro duto duto dukaswe neza n'umukasi twanditseko ibiharuro mu mabara atandukanye : gatanu, ubusa, gatatu, gatanu, icenda, vyanditse mw'ibara ryirabura. Gatandatu, gatatu, rimwe vyanditswe mw'ibara ritukura.

Imbere mu nzu, intebe nziza cane z'abanyeshure zikozwe mu biti. Imwe yagenewe babiri canke batatu. Agacamurongo gatukura kari hejuru y'intebe imwe. Hasi hasize isima.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu yubakishijwe amatafari aturiye hasakajwe amabati ashaje afise uruzitiro rwubakishijwe ibiti vy'iminyari imbuga igizwe n'umusenyi n'utubuye dutoduto.

Ikigo c'amashure yo kwimenyereza n'ayo intango iyo amasaha yo gutaha ageze abavyeyi canke abana bakuze baragenda gutegera abana babo kugira ngo batazimira imodoka ishinzwe kubazana no kubasubiza inyuma iguma ihagaze.

Ububiko bw'impapuro, bwubakishije imbaho, kandi bwugaye. Izindi mpapuro zimanitswe kuri ubwo bubiko. Ikibaho cirabura canditsweko ijambo ry' ikinyamazuru. Uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye. Akantu kashizwe hanze kagenewe gushirwamwo imyanda.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye afise imiryango n'inzugi z'ivyuma zisizwe iranga iryo ubururu n'amabati yajo nawe nyene asizwe iranga iryo ubururu hino gato hari umurima w'ibitoke bitanguye kwama n'ibindi bitarama.

Uruzitiro rw'ivyuma rusize amabara y'ubururu, igiti ciza cakuze kirasagarara gifise amababi matoto, igicu kimeze neza kivanzemwo amabara yera nay'ubururu, ahantu bubatse hara bomagamurika kubera bahahonyoye.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye , amadirisha n'inzugi n'ivyuma bizizwe ibara ry'icatsi kibisi, isakajwe amabati yirabura , kuruhande rwo hejuru imyotsi irasohoka nkaho bacanye munzu .

Ikigo cama shure yintago cubakishijwe amatafari aturiye namabati akiri mashasha, umuntu umwe ari mumbuga yishure yambaye agapira kumuhondo ipantaro yirabura, igiti cakuze kirasagarara cane kizanira agatutu abanyeshure.

Ikibanza bariko barasiza ngo bubakemwo inzu ivu barirunze ku ruhande amabuye mani manini ari ukwayo utundi dutoduto natwo turahari abantu bahagaze hirya yaho bariko bararaba .

Inzugi zibiri z'ivyuma zugara umuryango umwe; rumwe ruruguruye cane urundi ni bukebuke, zisizwe irangi ritukura, igicu c'ibara ry'ubururu n'iryera, amazu meza y'abanyeshure.

Utwatsi twiza cane two kwicara ukitembagazamwo, urimwo urinonora imitsi. Uruvuma k'uruhande, aho wicara umuntu akaja inyuma yawe, akaja aragusunika. Ahantu heza udugira ku ngazi ukaja hejuru, hanyuma ukaja urishungururira hasi.

Igiti cakuze gifise amashami maremare nutubabi dutoduto dutotahaye, hasi utubabi twumye twakorotse tuva kuri ico gito, imisi yaco irarandaraye muburyo buboneka.

Ikigo cy'amashure y'intango ryubakishijwe amatafari aturiye gifise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma bisize irangi ry'ubururu, kandi gisakajwe amabati y'ubururu imbuga y'ito kigo ituma inkungugu.

Uruhome rw'inzu rumanitswe ko ikibaho cyirabura gishaje. Urupapuro ruri mu ibara ry'umuhondo rumanitswe kuri icyo kibaho rwanditswe ko ngo ingengabihe. Indome zitandukanye ziri kuri urwo rupapuro.

Inzu y'abihebeye Imana yitiriwe Mutima mweranda, uduti tubiri twiza impande n'impande twarasagaraye turatoshe kandi dufise amashami meza cane imbere yayo utwatsi twiza cane tubere ijisho twashiriweho mu buryo bwo kuhashariza.

Igihome c'ishure rya gatagara mu gihugu c'urwanda ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi gisakajwe amabati gifise inyandiko zitandukanye zerekana neza indanga gaciro zabo nk'uko ababivuga mu rurimi rw'icinyarwanda hamwe na kila zira.

Ibiro vy'umurongozi w'igihugu, vyubakishijwe amatafari aturiye. Hejuru ku muryango, utudirisha dutoduto. Isakajwe amabati yirabura, imyotsi iriko iracari mu mwenge wo hejuru y'amatafari. Urugi rw'ivyuma rwuguruye.

Ikibaho cirabura, umugabo yambaye ishati irimwo utorongorongo afise inkoni mu ntoke, yandika ijambo ubukene, ahejeje kuryandika araricagagura: u-bu-ke-ne.

Amasomero atatu yubakishijwe amatafari y'ivyondo afise amadirisha y'ibiyo arugaye asakajwe amabati y'ubururu abanyeshure babiri umuhungu n'umukobwa bariko baragenda mu mbuga y'ishure.

Isomero ryubakishijwe amatafari aturiye. Ikigega cagenewe kubika amazi y’imvura. Umuntu ashinzwe gusuzuma abinjira nabasohoka. Kurundi ruhande, utuzu twa sugumwe tutagira imiryango, ariko hari nutundi turiko imiryango y’ibiti ifise ibara ry’icatsi kibisi

Uruhome rw'inzu rwubakishijwe amatafari ahiye. Ruhometsweho igipapuro gicafyeko ikiganza mu buryo butandukanye , bibonekesha inyandiko z'ibiharuro uhereye ku busa kugera ku gihumbi mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye idirisha ry'ivyuma hejuru, intebe zagewe kwicarako zikozwe mubiti, akadobo kuruhande karunzemwo imyanda itandukanye harimwo ibdumu vy'amazi n'ibiti.

Inzu y' ububiko bw' ibitabo bipangapanze neza cane mutu bati twabigenewe, ibindi navyo bipanze kuma meza atandukanye umugozi uri hejuru umanitseko ibitambara bibiri urugi gw' ubururu rufise icugazo c' icuma.

Inkoni ngufi irambitswe kumeza y'imbaho, igitabo c'icigwa c'ibiharuro vyo mumashure y'intango, kugifuniko caco hashushanijweho abanyeshure bane bambaye impuzu zakaki bafise amakaye muntoke barimwo barandika.

Ububiko bw'ibitabo ,bipangapanze neza cane, mububati bw'ibiti bwabugenewe. Imeza iterets'ikibindi bitabo, urugi rw'ibiti rusize ibara ry'ubururu rufise icugazo c'icuma, umugozi umanutse hejuru kw'impuzu zibiri.

Inzu nshasha zubakiwe ibikorwa vyubuyobozi zitaratangura gukoreshwa zizungurutswe n'ibiti vyiza birebire bifise amababi akiri matoto imbere yaho hari ibendera ryigihugu c'uburundi hari n'akabarabara kubatswe neza ariko kibivu bataratangura gushiramwo amapave.

Ukuboko kw'umuntu gufise ikaramu mu ntoki, kurimwo kurandika mw'ikaye yera, ukundi gufise terefone ntoyi y'amatushe kuriko kurafyonda kuraba kwongera kwandika n'ibintu bitandukanye.

Igitambara ciza kimanitse ku kibambazi c'inzu, gishushanijweko ibikoresho bikoreshwa mu burimyi n'ubworozi harimwo icansi, igipanga, igikoresho co kuvomera hamwe n'ipiki.

Abanyeshure bageze mu mwanya wo kuruhuka bariko bakinira hanze kumbuga y'ishure, bambaye imyambaro itandukanye y'ishure biboneka ko batiga ku kigo kimwe bishize mu tugwi tugwi abakobwa bariko barakina ukwabo n'abahungu bariko barakina ukwabo.

Abana bakiri bato cane bahetse ibikapo mu mugongo batwaramwo amakaye kw’ishure , Umuntuu umwe w’umugabo yambaye umupira utukura yikoreye ishuka ku rutugu , umuntu w’imugore yambaye igitambara mu mutwe bararaba bose ibishushanyo bitandukanye vy’inanasi n’abantu.

Enzu nziza isiziranga ry'umuhondo inzugi zayo ziruguruye igirisha ryayo nigibe iyo hanze na ho hari akarima keza kari mu duti duterwe gushariza, kandi hari n'igiti k'ikigazi kibereye ijisho.

Inzu y'ibitabo bipangapanze neza ku mameza ane, n'ibindi bipanze mutubati twibiti, imeza iri ku ruhande atakira na kimwe kiriko urugi rusize irangi ry'ubururu rufise icugazo c'icuma, kandi guguruye.

Uruhome gw' inzu gwubakishijwe amatafari aturiye kandi harimwo n' isima hagati y' itafari n' irindi ikibaho ciza cirabura gihometse kuri ugwo ruhome canditsweho amajambo avuga ngo ibiharuro vyose kuva ku busa kugera ku gihumbi.

Abakobwa babiri bakiri bato baratemberana n'uwundi muhungu. Bahuye n'abavyeyi babo barabaramutsa, iruhande y'aho hari imodoka iri mu nzu isanzwe ibikwamwo, agati keza gasagaraye kabereye ijisho, kakiri gatoto.

Inzu nziza yo kubamwo yubakishije amatafari aturiye isakajwe n' amabati hejuru ariko yabomotse kubera imvura nyinshi yaguye imbere yayo hariho igiti camye ipapayi kizitiriye n' akazitiro gatoya k' uduti twatewe mu buryo bwo kubishariza.

Amashure y' intango yubatswe ku nkiga y' umusozi, imbere yoyo hari akarima gateyemwo utwatsi duto duto cane, abanyeshure bamwe bava kwishure abandi bagenda, imbere hari ahantu bubakiye amazi y' imvura iramutse iguye.

Inzu nziza cane ifise ivyumba bitandukanye vyugaye, kandi hari umuyoboro utandukanya ivyumba vyo ku ruhande rw'iburyo n'ivyumba vyo ku ruhande rw'ibubamfu nk'aho izi nzu zituwemwo n'abantu batandukanye.

Ibiti vyiza biteye igomwe biri hafi ikigo c'amashure imbere yayo hari idarapo ryiza ry'igihugu imbuga rihagazemwo yaramanyaguritse, kubera ikibazo c'imvura yaguye ari nyinshi.

Inzu nziza isize irangi ryera, imbere yayo hari umugabo ahagaze m'umurima, kandi k'uruhande rwiwe rw'iburyo, hari ikiranga nzira cerekana ibikorwa bikorerwa ngaho hantu, imbere yaco hari intebe zibiri nziza zinyegamo, n'umugabo ahagaze iruhande yimwe muri izo ntebe.

Uruhome rw'ishure, rumanitsweho igikaratasi cera cane, canditsweho amasi atandukanye nk'uko vyagiye bishushanywaho. Iyambere, n'isi igizwe n'umusenyi; Iya kabiri n'isi igizwe n'ibumba, mugihe iya gatatu ari isi ndimwa.

Amashure ya kera cane barayubatse ntibayamara, bayasakaza amategura ntibashiraho imiryango, imbere yaho harameze ivyatsi, hariho n'uduti kandi bari barahashize tumeze nkutwo gushariza ariko vyose vyabaye inpfagusa kuko batashoboye kuyaheza.

Abantu batatu b'abagabo bambaye impuzu zirabura hasi no hejuru , bariko baragenda berekeza ku kigo c'amashure. Uwundi muntu nawo w'umugabo aturutse hirya yabo mu bubanfu yambaye umupira urimw'ibara ry'umuhondo n'ipantaro yirabura araje kubabaza ico baje gukora ngaho.

Ikirwati c'amazu menshi y'abateshejwe izabo cyubatswe iruhande y'igiti gifise amababi menshi abantu baca kwibarabara bagenda barakiraba bavugana bati batugiriye neza kudufasha.

Ikigo ciza c'ubuvuzi gifise amazu atatu gifise n'akabara z'a kameze neza kizitiriwe n'urupangu wubatswe n'amatafari aturiye imbere yarwo hariho akarima k'utwatsi dutotahaye, kandi hariho nutubuye.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa mbere b kiruguruye cubatswe n'amatafari aturiye imbere nta munyeshure n'umwe ari yo imiryango yaco irera, kandi igizwe n'ivyuma.

Ikirasi c'ishure ry'intango kirimwo intebe z'abanyeshure za karambarazi. Imbere, ikibaho cirabura canditseko amajambo mu congereza yerekana ibiharuro vyose, n'uburyo bigenda vyitwa mu congereza.

Ibirasi vy'ishure ryubatswe mu matafari ahiye, bisakajwe amabati ashaje , imbere bifise inkingi zubatswe n'ivyuma ariko kandi zisizwe ibara ry'ubururu.

Amaguru y'umuntu yambaye ibirato bifunguye bitukura ikiganza c'umuntu gifise igikarato kirimwo ingwa z'amabara atandukanye ay'era aya tukura ay'icatsi kibisi nay'umuhondo.

Amabendera abiri yibihugu bitandukanye ashinzwe mukarima karimwo utwatsi dutotahaye tuzungurukishijwe n'ibintu bubakishije amabuye, turi iruhande y'inzu ikorerwamwo ibikorwa bitandukanye vya leta.

Ahantu bateguriye gukora ibirori hateye ibiti vyiza cane bikinga umuyaga intebe zahageze ziri ku murongo abatumire bamwe barahagaze abandi baricaye imodoka zibiri zitozito ziraparitse.

Urupapuro runini rwera ruhometse kukibambazi, n'urupapuro ruriko amajambo asigura ubwoko bw'amasi dufise. Isi yamber n'isi y'umusenyi nkuko bishushanijwe kugishushanyo cambere, isi yakabiri n'isi y'ibumba nkuko biri kugishushanyo ca kabiri.

Umuntu w'umugabo yicaye imbere munzu yambaye ishati yudu karokaro hejuru yarengejeho umupira urimwo amabara atukura n'ayera imbere yiwe hari imashine nyabwonko afashe ku mbeba yayo ariko ararondeza ivyo ashaka kumenya.

Ikibaho cirabura kidahanaguye neza n' agahanuguzo igishushanyo c' umubumbe w'isi gishushanijwe imibumbe itandukanye afirika amerika uburayi n' aziya intebe nziza yakarambarazi iteretseko ico gishushanyo.

Inzu imwe isize irangi ry 'umuhondo ,ifise ivyumba bitandukanye, n'inzugi zikozwe muma kadiri y'ibiti ariko kandi zirimwo n'ibiyo, imbere hejuru hamanitse akantu kicuma.

Ishure rigaragara ,ikubaho canditseko amajambo adasomeka neza, intebe y'urubaho iteretseko umubumbe w'isi, ucafye ko ibihugu vyose bitandukanye.

Ikiganza c'umuntu, giteruye aga karito, karimwo ingwa zitandukanye zokwandikisha ku kibaho, imbere ibirenge vy'umuntu w'umwana vyambaye ibirato bitukura bifunguye.

Umwana w'umukobwa yiga mw'ishure ry'intango yambaye impuzu z'ishure ahetse agakapo mu mugongo atwaramwo amakaye ahagaze ahandi y'ishure abandi babiri nabo babandanije imbere kuraba ibiriyo.

Amashure y'intango yubatswe n'amatafari aturiye, asakajwe n'amabati atandukanye , amwe aratukura ayandi arera. Imbere, abana babanyeshure bambaye impuzu z'ishure, bahetse ibikapo vyabo mu mugongo.

Amashuri y'intango kuva mu mwaka wa gatanu kugera mu mwaka wa gatandatu akazu keza kubakiwe ibirori bitandukanye âbanyeshuri bari hanze mu mwanya wo kuruhuka bambaye imyambaro yishure abandi bambaye imyambaro yirabura.

Inzu y'ubwiherero, y'abahungu n'abakobwa yubakishijwe amatafari aturiye, kandi isakajwe amabati akomeye, hariko n'ivyuma bisize amabara atukura, imiryango y'abahungu n'iyubururu irugaye, iyabakobwa nayo yose iruguruye.

Uruhome gw' inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye kuriyo hariho akantu gasize ibara ry' ubururu idirisha ryayo rikozwe mu vyuma imbere hariho urugi ruharambitse.

Abanyeshure babiri bavuye kw' ishure bambaye imyambaro myiza ibaranga . Bahetse mu mugongo ibikapo vyabo batwaramwo amakaye. Hirya gato , ishure ryiza cane ryubatswe n' amatafari ahiye kandi risakajwe amabati atukura.

Abantu babiri bicaye mw'ishure umwe n'umugore uwundi n'umukobwa amameza imbere y'abo ayandi ma meza nayo apanzeko ibintu vy'ibitambara bahava baza gukoresha mu kanya.

Inzu isakajwe amabati atukura izungurukijwe ibiti vy' imisederi imodoka isize ibara ryera imbuga irimwo utwatsi dutotahaye umusenyi n' utubuye duto duto imbere inzu nziza iteye igomwe.

Ishure ryubatswe neza cane mu matafari aturiye, risakajwe amabati yirabura, imiryango yaryo niz'ivyuma n'ibiyo, kandi n'amadirisha nayonyene nuko ,hejuru y'amadirisha hariho utudirisha duto duto, dushobora kwemerera umuyaga kwinjira mugihe yugaye.

Ubwiherero bwubakiwe abantu batandukanye, bwubakishijwe amatafari aturiye, hasi busize ibara ryera hamwe no hejuru, bushakajwe amabati, buriko inzungi z'ibiti zuguruye zose.

Ishure ryiza cane rya segonderi, ryubatswe mu matafari aturiye, imbere yaryo, hari uduti twiza two kurishariza. Imbuga yayo yarashwanyaguritse kubera indirima y'imvura.

Ikiranganzira kiri hafi y'umurima inyuma yaco harumuntu ahagaze muriwo arimwo araraba uko bihagaze muruwo murima, imbere yaco amameza abiri y'inyegamo n'umuntu ahagaze imbere yayo.

Uruhome gw' inzu rumaditseho ikibaho cirabura canditseko aya majambo ngo kora imyimenyerezo cumi n' umunani bingana icenda guteranya kimwe guteranya indwi bingana icumi guteranya indwi bingana cumi n' indwi.

Ikibaho cirabura gihometse k'uruhome rw'inzu canditseho aya majambo ngo kora iyi myimenyerezo umunani bingana icenda guteranya kimwe guteranya indwi bingana icumi guteranya indwi bingana cumi na rimwe indwi bingana umunani guteranya kabiri guteranya gatanu.

Inzu zibiri zifatanye, zubakishijwe amatafari y'ivyondo kandi zisakajwe amabati, zifise urupangu rw'isenyenge. Hepfo y'aho, hari ikigega cubakiwe kubikamwo amazi, giteretswe ku gisima.

Ishure ry'abana b'incuke b'umwaka wa kabiri be ryubatswe n'amatafari aturiye isakajwe n'amabati umuryango wayo ntuwe ivyuma, kandi urufise iranga irera.

ubwiherero bwubatswe n'amatafari aturiye imbere busa nabi urugi nurwo ibiti hirya yaho harimwo utwenge duto duto basigaje kugirango umuyaga ushobore kwinjira mu rubwo bw'iherero.

Igiti kinini cane kimaze imyaka myinshi, gifise amashami meza maremare, n'utubabi dutoduto. Inkengeri imanitse kuri ico giti. Amazu meza imbere yaco agizwe n'inkingi zisize amabara y'ubururu.

Ikirase c'ishuri cubatswe n''amatafari y'ubwoko bubiri amwe araturiye ayandi nay'ivyondo, idirisha ryayo rikozwe mu biti abanyeshure bari imbere yayo umwe yikoreye ibase y'ubururu irimwo ibintu uwundi nawe aragenda n'iminwe misa.

Isomero ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kuruhande rwo hanze, igipapuro gicapfyeko ikiganza c'umuntu mu nzira zitandukanye kibonesha neza indome zose uhereye kuri a kugera kuri z mu kirundi.

Inzu ntoya yubakishijwe amatafari aturiye ,risakarishijwe amabati , utwatsi imbere yayo, twanikiyeho impuzu, ubwiherero bw'abagabo ,nubw'abagore busakarishijwe amabati, inzugi zuguruye k'uruhande rw'abagore.

Ikigo c'amashure cubatswe mucaro, igiti kimwe kiri hafi y'ibarabara, abanyeshure bariko baragenda kw'ishure bambaye imyambaro yabo, umurima mwiza urimwo utwatsi dutoduto turyoheye kwicaramwo.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, inzu nziza zubakishijwe amatafari ahiye, zisakarishijwe amategura kwibaraza, uduti inyuma yayo mazu tureture cane tubereye ijisho kuraba, utwatsi dukeya hafi y'igora.

Inzu nziza y'ivyumba vyinshi cane, ifise utudirisha duto duto tw'ibiyo, inyuma yayo hariho akarima karimwo utwatsi dusa nutwumye n'utundi tukiri dutoto , hejuru ibiti vyarakuze birayirenga.

Ikigo c'amashure y'intango ,kuva m'umwaka wambere kugeza m'umwaka wa gatandatu ,cubatswe n'amatafari aturiye kandi gisakajwe n'amabati. Imiryango yaco n'amadirisha vyose bikozwe muvyuma, kandi bisizwe ibara ry'ubururu.

Akaguriro keza ka kijambere gasakajwe amabati yirabura n'ayandi atukura, imbere yaho akazitiro gatoya k'utwuma n'igiti kimwe gifise utubabi twasagaraye cane.

Amashure meza cane y' intango kuva kumwaka wambere kugeza kumwaka wa gatandatu yubakishijwe amatafari aturiye inzugi zayo n' amadirisha zikozwe muvyuma kandi zisize ibara ry' ubururu utwatsi duto duto imbere kumbuga y' amashure.

Umuntu w'umu mama yambaye ipantaro yirabura kandi yambaye n' ishati irimwo utudomagu ibirato vyiwe vyera birimwo n' irindi bara aciye imbere y' urugi gw' ubururu n' idirisha ry' ibiyo ararenganye.

N'igihome c'ishure cubakishijwe amatafari aturiye kimanitsweho impapuro zine ziriko imperekeranya zitandukanye zigizwe n'urudome n ,bivuze ngo nd,nt, nk, n'izindi.

Uruhome rw'inzu rwubakishijwe amatafari aturiye, kuri rwo hamanitseko urupapuro rucafyeko ibiganza vyerekana uburyo umuntu ashobora gukoresha intoke ziwe mu kuvuga indome zitandukanye zo mu kirundi.

Igihome c' inzu yubakishijwe amatafari aturiye kimanitseho impapuro zitandukanye zanditseho imperekeranya zose z' ikirundi ahanini zigizwe n' urudome gutangura N na M.

Impapuro nziza zihomye kurubambasi rwinzu zicafyeko amasaha atandukanye muburyo bwokwigisha abanyeshure gusoma isaha yurushinge amwe mu masaha arasoma satanu n'igice, ayandi satatu n'igice, ayandi sasita.

Amashure meza cane y'intango ageretse rimwe, yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati, asizwe amabara yera n'ayatukura. Imbere ni ikibuga kigizwe n'umusenyi n'utubuye dutoduto.

Igiti ciza cane cakuze kirasagaraye gifise udushami twinshi hariko utubabi duto duto cane, kiri hafi y'amazu yubatse neza asize amabara yera n'ayandi y'ubururu, imbere yaco utwatsi duto duto cane two gukiniramwo.

Abantu butandukanye bagizwe n'abagabo n'abagore, abakobwa n'abasore, bari imbere y'inyubakwa y' ubushikiranganji. Bazungurutswe kandi n'imodoka z'ubwoko butandukanye, nowa, probox na taxi voiture. Bariko barayaga ku bijanye n'akababakiye.

Icumba ciza c'ishure kirimwo ikibaho cirabura imbere gisakaje amabati yirabura, kandi intebe nziza zo kwicaramwo zirimwo zipanze neza ku murongo iyi nzu yubatswe n'amatafari aturiye.

Ikibaho gishasheko igitambara gicafyeko amasaha n'ikaramu, ayo masaha yerekana inshinge zitandukanye nico zigenda zisigura urushinge rugufi ruvyibushe rusigura amasaha, urushinge rurerure rugereranye rwerekana iminota agashinge gatoya karekare cane kerekana amasegonda.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye, isakajwe amabati yirabura, imbere muriyo intebe z'ibiti za karambarazi abantu bicarako bariko bararaba tereviziyo, akabati k'imbaho babikamwo ibikoresho bitandukanye.

Ibiharuro bitandukanye vyanditswe mu mabara atandukanye, kimwe gatatu gatandatu mu mabara atukura, batatu gatanu icenda gatanu ubusa mu mabara yirabura kudupapuro dutandukanye.

Igiti ciza c'utubabi dutoduto, hasi y'inzu iteye irangi ryera n'iyindi yubakishijwe amatafari aturiye ariko idateye irangi. Imbere y'aho, akarima keza k'utwatsi dutoduto two gukiniramwo igihe cose umuntu abikeneye.

Amashure y'intango, yubakishijwe amatafari aturiye, asakajwe amabati ashaje, inyuma ikigega co gushiramwo amazi y'imvura, giteretse ku kintu bacubakiye, amazi azanwa mu kigega n'imigano iyakura ku mabati iyo imvura irimwo iragwa.

Abana batoya bahetse ibikapo mu mugongo vyirabura umuntu akuze yambaye agapira gatukura yikoreye ishuka ku mutwe. Umuntu w'umu mama yambaye igitamabra mu mutwe ibicapo vy'inanasi n'ibindi bitandukanye.

Abakobwa batatu umwe yambaye agapira k'umuhondo uyundi yambaye ishati yera bariko bagenda mwi barabara bahura n' abavyeyi batazi iyo bagiye babanza kubaramutsa bati amahoro kandi bahagaze hafi y' imodoka iri mu nzu yayo.

Inzu zibiri zubastwe munsi y'umusozi ahagana mu ntangiriro zawo, imwe yubatswe mu mbaho kandi isakajwe amabati y'ubururu, iyindi nayo yubatswe mu matafari aturiye hari n'ibitoke hagana imbere y'umusozi.

Ikigo c'amashure y' intango yubatswe neza cane n' amatafari aturiye ageretswe kabiri asize amabara atandukanye ayatukura hamwe n' ayicatsi kibisi abana batoya b' abanyeshure bari mu kibuga c' ishure.

Ikigo cy'amashure menshi cubakishijwe amatafari aturiye gisakajwe amabati ashaje, kandi gifise urupangu rugizwe n'inkingi zibiri hamwe n'urugi rw'ivyuma.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, afise imiryango iri mw'ibara ry'icatsi kibisi arugaye, abanyeshure bamaze gutaha bazogaruka hanyuma.

Inzu yagenewe gufasha abantu bakuze kwiyibutsa ivyo bize irimwo ikibaho cirabura isakaje kandi n'amabati yirabura imbere yayo harimwo intebe nziza za karambarazi abantu bicarako iyo barimwo bariga.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, hejuru amadirisha y'ivyuma n'ibiyo ariko yuguruye, tugaruke hasi, imeza zibiri imwe iburyo iyindi ibubanfu, musi y'imeza imwe hariyo intebe y'inyegamwo.

Inzu nziza cane ifise amarangi abiri harimwo niryumuhondo imiryango yayo itatu yivyuma iruguruye ifise n'idirisha kandi ryibiyo imbere yaho hari akarima keza turimwo uduti twiza dusharije nkamashurwe.

Abanyeshure bariko barakinira ku kibuga c'ishure ahantu ku musenyi ibirasi bitatu bitandukanye vy'amashure vyubakishijwe amatafari y' ivyondo kandi bifise amadirisha y' ibiyo bisakaje kandi amabati y' ubururu.

Isomero ryiza cane kuva mu mwaka wambere kugeze mu mwaka wa gatatu wamashure yintango yubakishijwe amatafari aturiye inkingi zayo nizisima kandi zisizwe ibara ryumuhondo amadirisha yayo nayicatsi kibisi nayonyene akoze muvyuma.

Ibiro vy'umurongozi aserukira abandi ku rwego rw ' ikomine vyubatswe n'amatafari aturiye bisakajwe amabati yirabura, umuryango wavyo nuw' ivyuma kandi uruguruye .Ntibirahezwa kwubakwa biracategurwa neza cane kugira azovyinjire bisa neza.

Ikigo c' isomero gifis' impome zibiri zubakishijw' amatafar' aturiye harimwo n' uturongo dukitse n' utumanuka dusiz' irangi ryera , uruhande rumwe rurik' ikibaho ciza cane cirabura canditsek' iminsi , amatariki, ukwezi ndetse n' umwaka, akarorero k'umunsi wa mber' itariki 15/01/2026.

Amashure yubatswe kera cane, yubakishijwe amatafari aturiye, asakarishijwe amategura atukura. Uduti tureture cane dufise amashami menshi ariko tutagira amababi, utundi duti twiza cane duteyeho mu buryo bwo guharizwa.

Umurima w' ibigazi usa neza cane imbere y' inzu iteye irangi ryera umuntu w' umugabo ahagaze muri we araba hande yiwe hari icapa kirangira abantu ibikoregwa aho hantu.

Abana umunani barahagaze, hari umwe w'umuzungu afise imishatsi myinshi n'uwundi w'umukobwa afise imishatsi miremire, bariko bararaba kw'ijuru ahantu haje akantu gatangaje batari bwabone.

Ikigo c'amashure yubatse mu buryo bufatanye yubakishije amatafari aturiye afise urupangu rwiza cane rutuma abanyeshuri batabasha gutoroka imbere yaho n'imbuga nziza ivanze n'umusenyi n'utubuye duto duto.

Abanyeshure babiri b'abahungu bavuye kw'ishure bafatanye ku migongo, bahetse ibikapo batwaramwo amakaye yabo, kandi bambaye impuzu zishure, bari ahantu hari umusenyi n'utubuye duto duto mu mbuga y'ibarabara.

Abana babiri biga muri pirimeri, bambaye umwambaro w'ishure, bahetse mumugongo ibikapo batwaramwo amakaye, bagenda baraganira ati:"Wewe, mwarimu yagukubise?"Jewe yakubise, igihe nari nkoze ikintu nabi.

Inzu nziza cane yubatse ukwayonyene ifise imiryango ine n'idirisha rimwe isakaje amabati asize irangi ritukura hirya yayo hariho ayandi mazu ayikikuje atandukanye.

Umunyeshure akiri muto yicaye mu ntebe y'inyegamo, imbere yiwe hari akameza keza, ikaye n'ikaramu, ibitabo vy'ibiharuro n'icongereza hamwe na kazinduzi. Arimwo ariyibutsa ivyo bize kw'ishure yongera asubiramwo.

Ikinogo cagenewe kujamwo imyanda, cubutse neza, hirya no hino giteye agasima. Imbere yaho hari utwatsi dutoduto usanga turiko turuma. Hirya hari iyindi nzu ifise amabara y'ubururu n'amabara agomba kwera.

Ishure ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye rishinze kunkingi zisizwe ibara ryubururu imbere utundi dushuri duto duto dukikujwe n'uduti twiza duteye igomwe twasagaraye imbuga yiri shure yaramanyaguriste kubera imvura yaguye indirima igatemba ari nyinshi.

Ikibaho ciraburabura gihometse ku ruhome rw’ishure ryubakishije amatafari aturiye . Canditseko indome zitandukanye ; zimwe nizi mashine izindi niziminwe hari amajambo yanditse ngo, ku wa gatandatu itariki cumi na zine ukwezi kwa gatatu bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ,abanyeshure ntibazoza kw’ishure.

Ikigo c'amashure ya segonderi, abagabo batatu bambaye impuzu zisa baratambuka bagenda begereza kugira ngo baraba birimwo birahakoregwa. Umwe muribo arisigaza inyuma aragendera kuri terefoni. Imbere yabo haraturuka uwundi mugabo yambaye agapira k'umuhondo aza kugirango ababaze ikibazo.

Ikigo c'amashure y'intango, umugabo yambaye umwambaro mwiza cane w'akazi ahagaze iruhande y'ikigega gishinzwe kujamwo amazi y'imvura, imbere yiwe hari ubwiherero bw'inzugi zuguruye nahandi abagabo biherera iyo bashatse umwanda mutoya.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye, asakajwe amabati ashaje. Abanyeshure bariko barakina, bamwe mumuryango, abandi ku ruhande rw'amashure. Imbere, hari ibiti bibiri bishinze, mukarima keza karimwo utwatsi dutoduto dutotahaye.

Ikibaho cirabura canditseko icigwa c' ibiharuro umutwe w' amajambo ibiharuro vyose kuva kubusa kugera ku gihumbi ubwambere ndaharura ibiharuro vyose kuva kubusa ngeze ku gihumbi.

Amazu meza cane asakajwe n'amabati atandukanye, imwe aratukura, iyindi n'ayasanzwe, ariko hari n'igizwe n'amategura, imbuga yayo igizwe n'umusenyi n'utubuye dutoduto, hamwe n'akarima karimwo utwatsi dutoshe gatoya cane.

Inzu nziza y'amatafari yubatswe kera hanyuma imvura iragwa, itangura kubomagurika hejuru. Iruhande yayo hari igiti c'ipapayi camye kandi hariho n'akazitiro gatoyi k'uduti twa'amashugwe mu buryo bwo kuhashariza.

Imeza nziza zo mu biro n'intebe zazo zo kwicarako, hirya yaho gato igikoresho co gukanyisha ibinyobwa n'ibiribwa, cegeranye n'ibitabo birunze mutubati tw'ibiti, hasi hameze neza cane.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye ariko idafise amadirisha, irimwo intebe nziza z'umunyeshure umuntu ashobora kwicarako, imbere ikibaho ciza cirabura ariko kidahanaguye neza.

Ikibambasi c'inzu kimanitseho inkaratsi zicafyeho ibintu bitandukanye vyimpuzu ikanzu zamaboko magufi, amashati y'amaboko maremare, amakoti, amapantaro n'ibindi bitandukanye.

Ikibuga ciza cane cagenewe umupira w'amaboko, amazu yagenewe ubwugamo mu gihe c'imvura. Ama pave meza cane ari mu mbuga y'ico kibuga, utwatsi dukeyi turi hino y'igori.

Ishure yiza cane yubatswe n'amatafari aturiye risakajwe n'amabati yirabura amadirisha yajo akozwe mu vyuma n'ibiyo, kandi aruguruye imbere ntihakubuye hari imyanda myinshi cane irimwo n'ibipapuro.

Ishure rishasha bamaze kubaka, biteguye kwakira abanyeshure, intebe nziza ziramaze gushirwa k'umurongo, hasi hateye akarangi gatukura, ku mpome naho hateye akarangi gasa neza hejuru ntiworaba.

Umwana mutoya ariko arandika ku kibaho cirabura gihometse ku kibambazii c'inzu yandika amajambo avuga ngo kora iyi myimenyerezo icenda guteranya umunani bingana icenda guteranya kimwe guteranya indwi navyo bikangana icumi guteranya indwi vyose hamwe bikangana cumi n'indwi.

Ishure rigeretse rimwe risize ibara ry'ubururu, igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera, uduti twiza cane dusagaraye tw'utubabi duto duto, amashure menshi cane ,atonze kumurongo hafi y'ivyo biti.

Ububiko bw'ibitabo vyinshi cane :ikirundi ,ikinyarwanda ,ibiharuro, igiswahili ndetse n'icongereza, biteretse ku ma meza ane maremare akoranwe ubwenge bwinshi .

Amazu meza asizwe ibara ryera n'irindi ry'uburururu, ku rundi ruhande inzu yubakishijwe amatafari aturiye, isakajwe amabati ashaje. Igiti kimeze neza, gisagaraye gifise udushami twinshi n'utubabi dutoduto.

Inzu nziza yo kudandarizamwo igeretse rimwe, ifise ibirasi vyinshi cane. Hariho ahantu bubakiye abantu b'amaguru, bashobora guca kugirango ntibakore amasanganya.

Ikigo c'amashure meza y'intango kigeretse rimwe hejuru gisakajwe n'amabati yirabura, imbuga yayo ni imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Inkingi zibiri z'ivyuma rumwe ibubamfu urundi iburyo bitega abantu kugira ngo badakorokera hasi zasigishijwe ibara ritukura urugi gw' icuma rusizwe ibara ritukura.

Uruhome rw'inzu rwubakishijwe amatafari aturiye ruriko ikibaho cirabura canditseho n'ingwa amajambo atandukanye y'igifaransa rimwe muri ayo majambo rivuga ngo rafamiye sempure eko mpoze parki.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, ibaraza z'inkingi z'ivyuma, risakajwe amabati ariko arasaba, ama esikariye yubakiwe kugira ngo abantu bashobore kuva kur'uhande rumwe baja k'urundi muburyo bworoshe.

Ibiti birebire cane vyisakaye amababi n’amashami yavyo, amabendera abiri atandukanye ariko rimwe ni ry’igihugu c’Uburundi. Akarima keza karimwo utwatsi dutotahaye n’amashurwe yagenewe gushariza inzu nziza yubatswe inyuma yivyo biti n’amatafari aturiye.

Inzu y'amatafari aturiye ifise uturongo dukikama n'utundi tumanuka dusize ibara ryera, abantu batatu barayegamiye umwe yambaye umupira wera ni pantaro itukura uwa kabiri yambaye ivyambaro vyera gusa.

Isomero ritoya cane, hasi risiz' iirangi ryirabura, rifis' amadirisha yibiyo akingiwe n utwuma dutoduto, umuryango w icuma wuguruy'usizw' irangi ry ubururu, imbere muriryo intebe y umunyeshure.

Ikibuga c'urukino rw'umupira w'amaguru; abakinyi baratanguye kwitororokanya, kugira ngo urukino rutangure; umuhagarikizi nawe yahashitse. Amashure meza cane, ageretse kabiri; umuntu umwe ahagaze mu muryango w'ishure ryuguruye.

Ishure ry’ubuhinga BV1 rifise amadirisha y’ibiyo yugaye, imbere intebe z’abanyeshure ndende imwe yagenewe kwakira abanyeshure babiri canke batatu , hasi hasize isima umuryango waryo uruguruye .

Inzu yubatswe nk'umuzingi uhese wuguruye, ifise amadirisha abiri y'ubururu Kandi akozwe mu vyuma ,imbere yayo igiti cakuze kirasagarara cane ku buryo cayirenze kigashobora kuboneka uhagaze inyuma yayo.

Ni Ikibuga cimbere yinzu kirimwo umusenyi mwinshi nutubuye twirabura .Igiti cakuze kirasagarara gifise amshami maremare yutubabi dutoduto inzu iri iruhande yaco yubakishijwe amatafari ifise utudirisha twiza .

Imodoka yunguruza abantu isize iranga rera ku gice co hejuru ifise imparati itabonekesha neza inyandiko yayo umuryango uruguruye abantu bagira batangure kuvamwo ihagaze mu mbuga y'amashure igizwe n'umusenyi mwinshi no tubuye dutoduto.

Intebe yinyegamo iteretseho agakapo umwigisha mwiza wumu mama winzobe afise imishatsi myiza yirabura isokoje mu buryo buryamitse yambaye ikanzu yirabura irimwo utudomagu twamabara yera.

Abanyeshure babaye abambere kubigo vyabo bitabiriye inama yabashinzwe indero kurwego rwintara bamaze kwicara muntebe zabo umwe murabo yahagurutse atangura gushimira abanyeshure ati twagira tubanze tubakeze kukigoro numwete udasanzwe mwerekaye kubigo vyanyu

Umugabo yambaye ipantaro y'ikoboyi yera n'ibirato vyirabura ahetse igikapo mu mugongo, agendagenda ku kibuga c'ishure kirimwo umusenyi mwinshi n'utubuye duto duto, ibendera ry'igihugu rihagaze imbere y'amashure.

Uruhome rwinzu rumanitsweko ikibaho canditseho imperekeranya zw:kubatizwa nsh: inshinge mbw: imbwa fy: igifyera mvy: imvyeyi mfy: imfyisi

Abanyeshure b'iciciro ca mbere c'amashure yisumbuye bambaye impuzu z'ishure, amashati yera amapantaro n'amajipo y'ubururu, bamwe bambaye ibirato bifunganye abandi nabo bifunguye bicaye musi y'igiti gitotahaye gifise utubabi duto duto duteye igomwe.

Utwatsi twiza cane tw' amashurwe yo gushariza ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye asigishijwe ibara ryera amwe asakajwe amabati yirabura ayandi yera.

Ikigo c'ishure yitiruwe umutima mweranda amadirisha abiri y'ibi yo yugaye, ariko afise utwumatuye akingira abanyeshure babiri bafise amakaye mu ntoke begereye kw'idirisha bagiye kwinjira umuryango uruguruye.

Inzu yagenewe kwakira abantu benshi, yubakishijwe amatafari aturiye, ifise urugi rwivyuma n ‘ibiyo, hasi hasize isima umuryango ugenda muvyumba bitandukanye uruguruye.

Ikibuga c'ishure, kirimwo umusenyi nutu buye dutoduto twinshi cane. Umugabo yambaye i pantaro y'ikoboyi yera n'ibirato vyirabura, ahetse igikapo c'irabura mu mugongo. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi, rihungabana imbere yikigo c'amashure.

Uruhome rw’ishure rwubakishijwe amatafari aturiye rufise umurongo ukikama n’uwundi umanuka usizwe irangi ryera, inkingi zibiri zifashe ikibaho c’irabura canditsweko amajambo mu rurimi rw’ikinyamazuru.

Ikigo ca mashuri y'isumbuye kigeretse kabiri gisize ibara ry'umuhondo abanyeshuri bambaye impuzu zera n'izirabura bahetse amasaho yabo mu mugongo imodokari za abavyeyi baje bazanye abana babo ku mashuri.

Ikigo c'amashure nshingiro cubakishijwe amatafari aturiye, Uturongo dukikama n'utundi tumanuka dusize irangi ryera, ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana, Uduti twatewe mu buryo bwo gushariza, tubereye ijisho.

Imbuga y'ishure igizwe n'umusenyi, n'utubuye dutoduto. Umunyeshure yambaye ipantaro n'ishati bishaka gusa, n'ibirato vyirabura. Ahetse mu mugongo isaho yirabura. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana.

Isomero rishasha ritaratangura ,kwakira abanyeahure ,ryubakishijwe amatafari aturiye. Hejuru, utudirisha duto duto twemerera umuyaga ukinjira . Ikibaho cirabura naco nyene carakozwe, ahantu ho gukarabira intoke, naho nyene barahakoze.

Abanyeshure batatu b'abahungu bambaye amashati yera y'amaboko magufi n'amakabutura arimwo ibara rya kaki, bahetse n'udusaho mumugongo, bahagaze iruhande y'uruzitiro rw'amashure. Imbuga nziza y'ishure irimwo umusenyi mwinshi n'utubuye dutoduto.

Unurima munini utarimye urimwo ivyatsi bitoshe ariko harimwo n’ibindi bimeze nk’ivyumye. Hirya yawo ibiti bisagaraye cane bifise ibibabi biteyigomwe. Musi yivyo biti, Inzu nziza zisakajwe amabati.

Inzu nini cane ifise amadirisha y'utwuma dutoduto. Izuba riraka, igitutu kiraboneka. Utwatsi dutoduto imodoka zibiri ziparitse muri utwo twatsi. Ibiti birebire vy'ibigazi bitewe hafi y'iyo nzu.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati y'ubururu igicu kivanzemwo amabara yera n'a y ubururu imbuga nziza y'ishure igizwe n'umusenyi hamwe n'utuye dutoduto.

Igiti kirekire cane, gifise amababi yegeranye, isomero ryubakishijwe amatafari aturiye rigeretswe kabiri, akarima karimwo utwatsi dutotahaye, n’uduti tukiri dutoto muburyo bwo gushariza nk’amashurwe.

Ikigo c'amashure citiriwe umweranda gabriyeli gifise uruzitiro ubakishijwe amatafari aturiye umuryango wawo ni uwo'ivyuma, kandi urugaye ibiti birebire bihari mu buryo bwo guhasharisa amabuye meza cane ashashe imbere y'umuryango.

Ivyatsi vyumye baharuye ahantu harunze imyanda itandukanye irimwo ivyatsi n'udupapuro duto duto twera ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rigeretswe kabiri rifise amadirisha y'ivyuma n'utundi twuma tuyakingira.

Icumba c'ishure cubakishijwe amatafari aturiye gifise imitambikwa y'imbaho hejuru gisakajwe amabati mashasha urubaho rwirabura rwanditsweko ubufindo intebe y'umunyeshure imbere y'ico kibaho.

Igicu kivanzemwo amabara y'ubururu na yera ishure ryiza rya kija mbere rigeretse kabiri abanyeshure bambaye ugutandukanye aba mbere bambaye hejuru impuzu zera izirabura hasi aba kabiri n'aba gatatu izera hejuru izo ubururu hasi.

Igiti cakuze cane kirasagarara gifise udushami tureture n'utubabi duto duto, inzu nziza yubakishijwe amatafari ifise umuryango wuguruye, ikibuga c'imbere yayo kigizwe n'umusenyi mwinshi n'utubuye duto duto.

Inzu ifise amadirisha manini manini, akingiwe n'utwuma twabigenewe. Igitutu ku ruhande rumwe, izuba ku rundi ruhande. Utwatsi dutoduto twagenewe gushariza. Igiti gisagaraye cane gifise utubabi dutoduto.

Isomero ryiza rifise inzugi n'amadirisha y'ivyuma isakajwe amabati atukura ifise ibaraza rifashwe n'inkingi z'ivyuma. Imbere akarima keza cane karimwo utwatsi dutotahaye impene irarisha muri ako karima.

Inzu yubakiwe ibikorwa bitandukanye vy'igihugu yubakishijwe amatafari aturiye, isakajwe amategura yirabura, abantu batandukanye baragenda bagana imbere yayo, ku ruhande agati gatoya gafise amababi ariko aruma, akandi gati koko gafise amababi akiri matoto.

Uruhome rw'inzu rusizwe irange ry'umuhondo ikibaho c'inini cirabura kimanitswe kuri urwo ruhome canditswe ko amajambo avuga ngo ikibazo c'ubuhinga ikibazo ca mbere kora urutonde rw'ivyigwa rusa nezana neza n'uru twakoze.

Igiti ciza giteye igomwe gitotahaye gose gifise amashami maremare n'utubabi tureture. Umuntu ahagaze imbere yaco ahetse ikigapo mu mogongo gitukura ,inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye isakajwe amabati y'ubururu.

Ikigo cy'amashure citiriwe umweranda gaburiyeli nk'uko vyanditswe ku kiranganzira gihahagaze, uruzitiro rw'amatafari aturiye rwugajwe urugwi rw'ivyuma imbere hashashe amabuye meza cyane ibiti birebire bikiri bitoto bibereye ijisho.

ibibaho bitatu bigerekeranye icya mbere kirirabura cyane kandi cyanditswe ko igiharuro gatatu urudome a na b cya kabiri cyanditseho amajambo atandukanye y'ikinyamazuru n'aho tugenda tuyasanga

igicu c'amabara yera nayu bururu inzu yubakishijwe amatafari aturiye isakajwe n'amabati umuryango wayo uruguruye hepfo agati kakuze karasagarara cane gafise utubabi tureture n'amashami mato mato.

uruhome rw'inzu rusize irangi ry'umuhondo ikibaho cy'irabura kizungurutswe n'uduti duto duto impande n'impande cyanditsweko imperekeranya zitandukanye zwe kubatizwa nshe inshinge nke inka

Inzu nziza, yubakishijwe amatafari igeretse kabiri ,uduti tw'amashugwe twatewe imbere yayo mu buryo bwo gushariza ,utwatsi twiza duto duto kandi dutotahaye ,ahantu hari umusenyi uvanze n'utubuye duto duto.

Abanyeshure bambaye impuzu zera hejuru n'izirabura hasi bamaze gufata ivyicaro ku ntebe zabo bose bunamitse imitwe bariko barandika n'akabazo umwigisha wabo yazindutse abaha muri iki gitondo.

Amabendera abiri y'ibihugu bitandukanye, akarima keza karimwo utwatsi duto duto dutotahaye tubereye ijisho, inzu yubakishijwe amatafari aturiye itarahera kubaka, igiti ciza kirekire gifise amashami n'amababi abereye ijisho.

Igiti gitotahaye gifise amashami maremare nitubabi dutoduto twicatsi kibisi isomero ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye rigeretswe kabiri ikibuga c'umupira w'amaboko.

Abanyeshure biga mu mwaka wa kabiri w' amashure yisumbuye bambaye imyambaro yera n'iyubururu umwe wese yicaye ku ntebe yiwe y'inyegamo, kandi afise akameza imbere yiwe umwigisha w'umugore yambaye ikanzu ndende iri mwo utudorodonzi tw'amabara yera na yirabura arandika kukibaho.

Ikigo c'amashure yisumbuye, cubakishijwe amatafari aturiye, gisakajwe amabati atukura, gifise uturongo twera dukikama, n'utundi tumanuka. Igiti ciza cane casagaraye, hirya yaho gifise utubabi duto duto, cegeranye kandi n'inzu isakajwe amabati yera ifise urupangu rwashaje.

Amashuri yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati atukura imbere akazu ka sugumwe nako nyene gasakajwe amabati atukura gafise urugi gw' ivyuma rusize ibara ry'ubururu ,igicu kirimwo amabara yera n' ayubururu.

Isomero ryubakishijwe amatafari aturiye, umurongo munini wera ku ruhome rw'iryo somero, urugi runiniya cane gw'ivyuma rushaje rwanditsweko n'ingwa ngo mu mwaka wa mbere w'ubuhinga, urupapuro rwera rumanitswe kurugwo rugi.

Umuntu w' umugore yambaye imyambaro y’ubururu aragenda genda ku kibuga c' ishure gisize isima, iruhande yaco utwatsi duto duto dutoshe inyuma yiwe imodoka zibiri harimwo iyifise ibara ritukura.

Inzu ndende yubakishijwe amatafari aturiye ,ku ruhande rwo hasi, amadirisha atatu, ibigega bibiri vyubatswe mw'isima bishinzwe kubika amazi y'imvura ,akadirisha ko kuruhande rwo hejuru kuguruye.

Igiti kirekire ciza cane gifise amababi yegeranye imbere y'inzu yubakishijwe amatafari aturiye isizwe hasi ibara ryera imbere yayo inzu shasha ikiriko irubakwa igeretswe kabiri imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Ishusho y'umuntu yerekana inzira ivyo kurya bicamwo kuva mukanwa kugeza bisohotse idirisha ry'ibiyo rizungurutswe n'uduti impera n'impera, intebe zirezire z'abanyeshure, igihome c'inzu gisigishijwe irangi ry'umuhondo.

Inzu nziza isizwe ibara ry'umuhondo nirindi ryera, urugi rwuguruye kandi rw'icuma, ingoma ntoya cane yegamiye utubaho tw'ibiti, urubaho rwirabura rwanditsweho n'ingwa yera.

Isomero ryiza cane ryubatse ku buhinga bwa kijambere rigeretse kabiri, risize ibara ry'umuhondo. Imbere, abanyeshure bambaye neza cane ivyambaro vyera n'ivyirabura, bari mwi baraza ryaryo.

Amashure meza, kandi menshi yubakishijwe amatafari ahiye, asizwe amarangi abiri atandukanye asakajwe amatekura ari mw'ibara ritukura, imbere yayo hari ibiti bibiri vyiza akazuba karimwoka aka bimeze neza.

Umurima mwiza cane ugizwe n' ivyatsi bitotahaye n' ibindi biriko biruma hirya yaho gatoya amazu menshi yubakishijwe amatafari asakajwe amabati n' ibiti vyiza bitotahaye bisagaraye cane bibereye ijisho.

Abanyeshure baratashe abandi bariko baraza kw'ishure bambaye impuzu z'ishure hasi bambara kaki hejuru naho bambara impuzu zera, bafise kandi n'ibikapo mumugongo bigaragara ko babiitwaramwo amakaye.

Imodoka ntonto ziri mu bwoko bwa tagisi ziri mw'ibarabara ryiza ry'i kaburimbi, imbere yaho hari amazu meza y'ikizungu, kandi hari n'ibiti biboneka ko vyatewe mu buryo vyo gushariza iryo barabara.

Inzu yubakishijwe amatafali aturiye yugajwe n'urugi rw'icuma rutagira icugazo urupapuro rwiza cane rumanitse kuri urwo rugi rwanditseho ibintu bitandukanye bikorerwa muri iyo nzu.

Ishure ry'ubatse neza cane, rigetse kabiri canke gatatu, abanyeshure bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko. Abarorerezi ku ruhande baryohewe, baranezerewe birenze urugero.

Ikigo c'amashure cubatse neza cane, imbere yayo hariho iyindi nzu isakaje amabati y'ubururu, iruhande yayo hariho akarima kagizwe n'utwatsi dutotahaye dukeya, igicu kirimwo amabara y'ubururu na yera.

Inzu y' ishure yubakishijwe amatafari aturiye kuruhande gwo mu ntangiriro isizwe irangi ryera imbere hari ibaraza rifise inkingi z'ivyuma zisize ibara ry'ubururu.

Ikirasi c' ishure nomero B V imwe intebe nziza z' abanyeshure zitonze ku murongo hasi hateye agasima ariko nta rangi rihari umuryango uruguruye.

Igiti cumye gitagira amababi kirihandiye ikindi giti gitoto co co gifise amababi, vyose biri imbere y'amashure yubatse neza cane yubakishijwe amatafara aturiye asizwe amarango atandukanye.

Ikigo c'ishure c'iciciro ca mbere c'amashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye, k'uruhande rw'imbere risigishijwe ry'ubururu, imbere kandi hateye agati keza muburyo bwo gushariza, musi yako harimwo imodoka zitatu, imwe ifise ibara ryera.

Ikigo ciza c'abasirikare cubatswe hafi y'ibiti birebire imbere yacyo hari amadarapo abiri rimwe n'iryo igihugu irindi ni ryo ikirango c'abasirikale imbuga yayo itewemwo amakaru atukura n'a yandi yera nta muntu n'umwe ahari haragaragara.

Inzu nziza yagenewe ibikorwa bitandukanye ku rwego rw'igihugu, abantu bashika kuri batandatu barimwo baragenda berekezayo, umwe yambaye ipantaro yera n'agapira gatukura agiye kubaza ikibazo ciwe kijanye n'itongo yanyazwe na mukuru wiwe.

Ikirasi c'ishure cubakishijwe amatafari aturiye ikibaho cirabura gicafyeko utuntu duto duto n' ingwa yera intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo neza cane.

Abanyeshure batatu b'abakobwa, bambaye amajipo asa, babiri bicaye ahantu k'urubuye runiniya rw'igitare, uyundi umwe ari imbere yabo, k'uruhande umunyeshure akiri muto ahetse igikapu c'irabura m'umugongo, imbere yabo hari imodoka zitatu zihatonze.

Amashure menshi yubatswe mu buryo butandukanye amwe asakajwe amabati ashaje ayandi ni mashasha, imbere yayo hari idarapo ry'iguhugu c'Uburundi, hari kandi n'akarima keza gateyemwo ibiti vyo gushariza.

Amashure yubatswe kera cane asakajwe amategura, imiryango yayo irugaye, ariko amadirisha ntiyugaye, inyuma yayo har'uduti tureture twiza dufatira umuyaga, imbere naho hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Igihome c'inzu kiriko Urubaho rwirabura, hariho ibibazo vyanditseho ikibazo ca mbere kivuga ngo:mukarere ko mu mitumba hakikijwe n'imirima? ica kabiri :urushana n'igihe c'umwaka w'irima? nay'ica gatatu :ngw'ibi biradufasha kumeny'umwanya?

Amazu meza cane yubatse ku murongo ku buryo buteye igomwe , igicu kirimwo amabara y'ubururu n'ayera hasi ni imbuga irimwo umukungugu iruhande yayo ni akantu gateyemwo utwatsi twiza duteye igomwe.

Amasomero meza nane abereye ijisho yubatse ku bunonga bwa none ageretswe kabiri abanyeshuri bahagaze mw'ibaraza rya rimwe murayo masomero bambaye imyambaro myiza ibaranga ishati yera n'impuzu yirabura hasi.

Ikigo c'amashure menshi afatanye, hasi gisize irangi ry'irabura, imbere yaho mu mbuga harimwo utwatsi dukeya ariko kandi hariho ahantu hagaragara ko haciye imodoka y'amapine igenda ikandagira utwo twatsi.

Inzu yubakishije amatafari aturiye isize ibara ryera kuruhande rumwe, urugi rwayo n'idirisha ryayo n'ivyuma bisize irangi ritukura, ibaraza ryayo rirakomeye cane kuko rigizwe n'inkingi nini nini zitatu.

Abanyeshuri batatu ba bakobwa babiri bicaye kukirundo c'umusenyi, umwe yambaye impuzu zirabura, uwundi ijipo yirabura n'ishati yera uwa gatatu nawe ijipo itukura n'ishati yera ahagaze imbere yabo babiri yitegereza ibigiye kuba.

Inzu nziza igizwe n'ivyumba bitadukanye imbere yayo har'igiti kimwe, abantu babiri bambaye imyambaro yera impande n'impande zabo abandi bantu babiri bahagaze babaraba.

Ububiko bwiza bw'ibitabo bitandukanye bipanze neza cane, bimwe hasi ibindi hejuru, imeza zine zegeranye, intebe zibiri z'isheze zo kwicarako, hasi harasize, itara ryo hejuru ntiryaka.

Imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto, hirya yaho hari amazu yubatseho hariho kandi n'agati karekare cane, hepfo yaho naho nyene hariyo iyindi nzu.

Ikibaho cometse ku ruhome rw'inzu , canditseko ngo kora iyi myimenyerezo , umunani bingana icenda guteranya kimwe guteranya indwi bingana icumi guteranya indwi bingana na cumi n'indwi , Indwi bingana umunani guteranya kabiri guteranya gatanu bingana icumi guteranya gatanu bingana na cumi na gatanu.

Ikibambase cinzu kiriko ikibaho cirabura canditseho ikibazo kijanye nikoranabuhanga igice cambere biga ibijanye nikoranabuhanga igice cakabiri nukubivuga mumajambo menshi, icagatatu naco nibice bigize imashine nyabwonko.

Inzu nziza isakajwe n'amabati atukura, imbere yayo hariho ibiti vyatewe mu buryo bwo gushariza, biterwa mu karima keza k'ipasikarama, impene irarisha mur'ivyo vyatsi.

Kuruhande rw'ibubanfu amazu yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati yirabura imbere yayo hariho ubwiherero bwuguruye, kuruhande rw'iburyo naho amazu yubakishijwe amatafari aturiye ariko asakajwe amabati mashasha, kand hahagaze umuntu yambaye agapira karimwo ibara ritukura n'iryera.

Idarapo ryiza cane ry'igihugu rishinze mu mbuga y'ahantu hadateye isima imbere yaryo hari amazu atandukanye biboneka ko ahantu hakorerwa ibikorwa bitandukanye vy'igihugu.

Amazu menshi cane yubatse ahantu hamwe mu buryo butandukanye amwe asakaje amabati ashaje ayandi aracari mashasha iyindi na yo isize iranga igera imbere yayo hateye utwatsi tukiri dutoduto cane, ariko, kandi h ari n' imbuga igizwe niutubuye dutoduto n'umusenyi imbere y'ayo mazu yose.

Inzu y'ububiko bw'ibitabo nziza cane, ibitabo birapanze ku rwego rwiza bimwe hejuru ibindi hasi, harimwo ivy'ikirundi ,igifaransa ,icongereza n'ibiharuro, imbere yaho ikarato irimwo amacupa y'inzoga.

Igikoni gishaje cane, kuko kimaze gukora imyaka myinshi kiri hafi y’ amazu meza asa neza n'iruhande y'igiti gifise utubaba dutoduto n'ikindi kimwe kirekire cakuze kirenga ico gikoni.

Inzu nziza ifise urugi rw'ivyuma n'idirisha ry'ibiyo, urugi rusize ibara ry'ubururu, imbere munzu intebe ya karambarazi, hanze hashashe amabuye, isize ibara ryiza ry'irabura k'uruhande rwo hepfo.

Urusengero rw'abihebeye imana bizera bikira mariya, inzu ntonto isakajwe amabati yirabura, agati karekare cane gafise utubabi twinshi tumwe dukorokera hasi kubera umuyaga.

Uruhome rw'inzu, rumanitsweko ikibaho cirabura kizungurukishijwe utubaho dutoduto kugira ngo gikomere. Canditsweko imperekeranya zitandukanye, imbere yaho, hariho amajambo dushobora gusangamwo izo mperekeranya.

Igiti ciza cane gifise amashami maremare n'utubabi duto duto, kiri iruhande yikindi kigufi naco nyene giteye nkaco biri imbere y'ikigo c'amashure biboneka ko ata munyeshure arimwo, imbuga biteyemwo irimwo amabuye mato mato avanze n'umusenyi.

Icumba ciza cane categuriwe kwinonoreramwo imitsi gifise inkingi zibiri z'ivyuma zishinze hasi zisizwe amabara yera n'ayirabura. Umugabo arasimbira hejuru cane mu kirere afise n'inkoni mu ntoke.

Ikibaho c'irabura gihometse kurubambazi rw'inzu handitseko amajambo y'igifaransa avuga ngo examen d'informatique bisigura ikibazo c'ivyikoranabuhanga.

Imodoka iri mu bwoko bwa bisi zitwara abantu benshi irahagaze. Abana babiri bambaye impuzu ziri mw'ibara rya kaki bariko bragendagenda. Izindi modoka nyinshi ziri mu bwoko bwa Toyota na taxi ziri inyuma ku ruhande rw'amashure meza kandi menshi.

Ikigo c'ishure ry'icicro cambere harimwo amashure yisumbuye cubatswe neza cane kigeretswe kabiri, abanyeshure hejuru bamabara impuzu z'ubururu hasi hejuru bakamabara impuzu z'umweru, abo hasi nabo bakambara iz'umweru hejuru n'izubururu hasi.

Amashure meza ya kija mbere ageretse kabiri abanyeshure benshi bariko barakina ku mboga y'ishure bambaye impozu zitandukanye imipira yera imipira itukura ibirato vyera.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, isakajwe amabati ashaje .Imbere yayo igicu c 'amabara y'ubururu n'ayera hasi ,uruzitiro rwiza cane rw' amatafari aturiye rurimwo amabara yera , imbere umuntu w' umugabo ataboneka neza mu maso.

Abanyeshure babiri bahagaze musi y'igiti c'amatara ahantu mu karima k'utwatsi dutotahaye abandi banyeshure bari imbere y'ibirasi vy'amashure musi y'uduti bugamye agatutu.

Inzu zibiri nziza, imwe iburyo, iyindi ibumoso, imbere y'imodoka zitandatu ntonto zo mu bwoko bwa tagisi, imwe mur'izo modoka ifise ikirangamodoka canke se ico twita parake canditseho inzandiko tutariko turashobora gusoma neza.

Ububiko bw’ibitabo vyiza cane bipanze mutubati twabigenewe bigizwe n’ibitabo vy’ikirundi, icongereza, igifaransa n’ibiharuro. Indobo zibiri zitukura imbere y’ububati burimwo ibitabo, n’akabido gatoya cane kajamwo nk’amazi ibikombe bitanu.

Igihome c'inzu kiriko ikibambazi cirabura, kizungurutswe n'utubaho dutoduto, kugira ngo gikomere. Canditsweko imperekeranya zitandukanye z'ikirundi. Imbere yaho, tuhasanga amajambo amwe amwe dushobora gusangamwo izo mperekeranya.

Ubunywero bwubatse neza cane utuzu duto duto imbere n'iyindi nziza iruhande yayo hariho kandi n'iyindi yubatswe namatafari kuruhande imbuga irimwo umusenyi nutubuye duto duto cane.

Mugikoni bateguriramwo imfungurwa z'abanyeshure ,bamaze gutangura aguteka ,masafuriya ane k'umuriro. Iya mbere irimwo umuceri, itakabiri irimwo imboga, iya gatatu irimwo ibiharage, iya kane ibitoke, imyotsi ni myinshi cane mugikoni.

Inyubako nziza iberamwo ibikorwa vya reta, imbere yayo hari imodoka zitandukanye, imwe mur'izo inyuma irabonekesha imparati yayo, zihagaze mu mbuga irimwo udusenyi duto duto n'utubuye twinshi.

Inzu ifise imiryango yera y'ivyuma n'ibiyo yubatswe n'amatafari aturiye, iruguruye, n'ikoridoro, umuntu araza agaca yinjira mu muryango wuguruye kugira ngo agere aho ashaka kugenda.

Ikigo c'amashure y'icicaro cambere c'amashure yisumbuye cubatswe neza cane. Umuryango wo mu mwaka w'indwi uruguruye, ni uw'icuma kandi ufise ibara ry'ubururu. Hasi hubakishijwe amabuye ariko hejuru ni amatafari aturiye.

Inzu nshansha irimwo irubakwa igeretse gatatu, iruhande yayo hariyo ayandi mazu matomato, kandi ziri m'urupangu gwiza ruteye igomwe, abantu baca iruhade yayo bakagenda bararaba uburyo yubatse.

Ishure itanga ubumenyi ijanye n'ubuhinga, imeza iriko inyagoma zine imbere yaho udutebe dutoduto twokwicarako hirya gato intebe nziza y'inyegamo kurundi ruhande umugabo yambaye ikoti ryiza cane.

Umugabo minani yambaye ipantaro y'era n'agapira k'amaboko magufi, afise igare mu ntoke ariko aragerageza ukuntu yo rihagarika, bahagaze hafi y'inzu yugaye barindiriye yuko umuntu aza kubugurira hanyuma bakinjira bakababwira ikibagenza.

Uburaro bwiza bw'abanyeshure bwubatswe ku buhinga bwa none bwubakishijwe amatafari aturiye bugeretswe kabiri hirya yaho hari igiti ciza gifise amababi menshi n'amashami ateye igomwe kuraba imboga yaho yewe imeze neza cane.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye isizwe ibara ryera isakajwe amategura yirabura cane irimwo urutsinga ruyizanamwo amatara amashenyerazi yo gucana imbere yayo imbuga irimwo umusenyi n' utubuye duto duto.

Ikirasi c'ishure gisize ibara ry'umuhondo, ikibaho ciza cane cirabura ariko kidahanaguye neza, imbere kandi, imeza nziza y'umwigisha aterekako ibitabo iyo ageze mw'ishure, iri iruhande y'idirisha ryugaye.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye amadirisha afise udutoboro duto duto umuntu ahetse igikapo mu mugongo yambaye ikoti ririmw'ibara ry'ubururu n'ipantaro yirabura yambaye ibirato birimwo ibara ryera n'iryirabura.

Igikoni cubakiwe gutegura amafunguro y'abanyeshure imyotsi irasohoka iciye mu madirisha mato mato kirasakaje amategura ameza inyuma yaho hari ivyatsi biteye igomwe bihimbaye ijisho.

Inzu nziza yubatse n'amatafari aturiye, isakajwe n'amabati yirabura, imbere yayo hariyo ivyuma bishinze n'amagori y'umupira w'amaguru hasi hari utwatsi duto duto kandi hirya yaho hari ikintu cagenewe gushirwamwo imyanda.

Imodoka yo mu bwoko bw'ibisi izanye abanyeshuri kwiga, igeze mu mbuga y'ishure irahagarara ahantu hari udusenyi twinshi n'utubuye duto duto turyoheye ijisho.

Inzu y'ububiko bw'ibitabo bitandukanye za kazinduzi mu gice co hejuru n'ibindi bitabo bitandukanye, hasi no hirya yaho bipanze neza ku burya umuntu adashobora kuburamwo igitabo runaka bivanye n'ico aronderamwo imbere har'ikarato irimwo amacupa y'inzoga.

Abakobwa babiri bicaye ku musenyi, umwe yambaye impuzu zirabura n' ibirato vyera, uwundi yambaye ishati yera n' ijipo yirabura imbere yaho umukobwa mwiza ariko araseka yambaye ijipo itukura n' agapira kera.

Inzu nziza yubatswe gatatu ahantu ku musozi. Imbere yayo hari imodoka ntoya ifise irangi ryera, kandi hepfo yiyo nzu hari utundi tuzu duto duto.

Uruhome rwukabishijwe amatafari aturiye rumanitsweho ikibaho ciza cirabura canditsweho urutonde rwibibazo uko bizogenda bikorwa, umunsi itariki n'icigwa kizokorwa kuruwo munsi.

Ikigo c'amashure ciza cane, cubakiwe iciciro cambere c'amashure yisumbuye, ntikiratangura gukora, kigeretse kabiri. Gifise imiryango y'icuma, n'amadirisha y'ivyuma n'ibiyo. Abanyeshure bazocigamwo, bazoba baba mu ndaro.

Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rigizwe n'amabara atatu atandukanye, iritukura, iry'icatsi kibisi, n'iryera, imbere yayo umugabo muto muto mugufi yambaye agapira kera hejuru, hirya hari ibirasi vy'amashure.

Ikigo c ' amashure c' iciciro ca mbere c' amashure yisumbuye kiriko kirubakisha inzu igeretse gatatu izokwigamwo abanyeshure biga bararamwo , imbere yaho ibendera ryiza cane ry ' igihugu c' Uburundi riri mu mbuga y' ishure irimwo umusenyi mwinshi n' utubuye duto futo .

Inzu nziza yubatse ku buryo butangaje nkaho igabanya uburaro bw'abantu batandukanye. Uruhande rw'iburyo rugabanijwe n'uruhande rw'ibubamfu n'umuyoboro munini uva ku rwinjiriro ubandanya mu nzu imbere.

Ishure ryiza cane yubakishijwe amatafari aturiye amadirisha y'ivyuma, umwarimu aratonda kw'ishure ageze mw'ibaraza ahetse agashakoshi kirabura mumugongo afisemwo ibitabo aza gukoresha.

Inzu zibiri zubakishijwe amatafari aturiye, ariko zisakajwe amabati atandukanye imwe isakajwe amabati asanzwe mato mato iyindi nayo isakajwe amabati manini manini, ku ruhande rw'iyo hariko ikurudumu hejuru yavuye kw'ipine y'imodoka imbere yayo, kandi hariko ibiterwa bifise amababi nkay'amateke.

Amashure meza cane yahejeje kubakwa ariko ataratangura gukora, ikibuga c'umupira w'amaguru bita basekete boro, umwana mutoya w'umunyeshure ahetse isakoshi y'irabura ari musi y'igora.

Inzu nziza isizwe n'isima hasi ibara ritukura, hejuru ibara ryumuhondo rivanze n'iryera, imbere yoya imodokari ntoya iri mu bwoko bwa porobogise umuntu umwe arasohoka ava imbere munzu ari kwipikipiki, ibiti inyuma yiyo nzu vyakuze birebire cane.

Abanyeshure batatu b'abakobwa Mariya, Nteziryayo na Murekatete, bambaye imyambaro y'ishure , bicaye ahantu k'urubuye runiniya, bariko bararaba inyubako nshasha ishure ryabo riheruka kwubaka.

Imodoka zibiri zo mu bwoko bwa bisi zitwara abantu benshi, ziciye hafi y'ikigo c'amashure. Umwana umwe mutoya, yambaye umupira wirabura n'ikanzu itukura arayihagarika kugira ngo na we nyene yinjiremwo, iyo modoka yanka guhagarara.

inyubako zibiri z'amatafari zikikukjwe n'ibiti birebire kandi bifise amashami maremare, imbere y'ivyo biti hariho amabendera abiri atandukanye ashinze ahantu mukarima karimwo uduti twaterewe gushariza, imbere yaho n'ibarabara ririmwo amapave mw'irangi ritukura niryera.

Ibendera ryiza ry'igihugu c'Uburundi ,imbere y'amasomero meza cane yubakishijwe amatafari ahiye, kandi ageretse rimwe. Umunyeshuri ahetse igicapo cirabura mumugongo yambaye ishati yera, n'ibirato vyirabura.

Ububiko bw'ibitabo bitandukanye, indobo zitukura, akabido gatoya kajamwo amaritiro nk'atanu, ikarato irimwo amacupa y'inzoga, vyose biteretse hasi.

Amashure meza cane, ikiciro ca mbere c'ayisumbuye, abanyeshure barasohotse kugira ngo batangure baruhuke bamwe bagiye mu tugwi twayo, batanguye guhimba ivyo bagira bakine abandi nabo nyene nuko.

Icumba c'ishure kirimwo ikibaho cirabura canditseho amajambo adafuswe neza, imbere impeza nziza y'umwarimu iteretse aho umwarimu ahagarara arimwo arigisha, intebe imwe itaboneka neza idirisha ry'ibiyo ryugaye.

Ama nzu menshi yubatse ku murongo iyindi nzu imwe iri ruhande, yayo akarima gateyemwo ivyatsi vyo gushariza hejuru igicu kimeze neza cane kirimwo amarangi abiri iry'ubururu hamwe n'iryera.

Umuntu w'umugabo yambaye ipantaro y'era n'agapira afise igare mu ntoke ahagaze iruhande y'inzu yugaye munsi y'igiti gifise amashami meza arindiriye ko baza kumwugururira.

Inzu yubatse neza cane, isizwe amabara abiri atandukanye, igitutu c'izuba ryakira hamwe ahandi ntibihagere ,agati gato gato kumye gafise udushami twinshi ariko dutagira amababi.

Amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye, asakajwe amategura, ari ahantu mu gashamba hagizwe n'uduti twiza cane tubereye ijisho, twakuze tugasagarara. Imbere y'aho , ikibuga kimeze neza kirimwo utubuye dutoduto mu musenyi.

Abanyeshure basohotse mu mwanyabwo kuruhuka. Umwe yambayeb shati yera n'ijipo yirabura ahetse n'igikapo mu migongo. Aje kunywa amazi hano kw'i robine, arapfunguye, abanza gukaraba mu ntoki.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye hejuru utwenge duto duto tureka umuyaga ukinjira urugigugaye ikibaho ku ruhande rw'ibubamfu cirabura neza cane ama meza agaragara ata kintu na kimwe kiriho.

Imbuga bigeze kurundamwo amabuye hamwe n'umusenyi vyo kwubakisha, hanyuma barayayora, hasigara utubuye dutoduto n'ibintu vy'ibisimasima ubona ko vyagiyemwo amazi, izuba riravyakira hanyuma biruma.

Abanyeshure batanu batatu muribo n' abahungu babiri nabo n' abakobwa bambaye imyambaro y' ishure ibaranga bahetse mu mugongo ibikapo batwaramwo amakaye bari mwi baraza ry' ishure ryubatswe rigizwe n' inkingi zibiri zisizwe irangi ry' ubururu.

Inzu nziza cane isakajwe amabati ifise kandi idirisha ry' ibiyo imbere harimwo ibintu bisakajije ishitingi witegereje neza wogira ko ari intebe iruhande yavyo hariho amamashini abiri y' inyabwonko atakije.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ,isakajwe amabati atukura naho ashaje, itara k'uruhande rw'inzu ryaka mw'ijoro mugihe c'umwiza, ibara ryera risizwe nkakarongo gatambitse kur'iyo nzu ,igiti ciza gisagaraye c'utubabi duto duto kandi tubereye ijisho.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye inyabwonko zine ku meza izindi nyabwonko ku ruhande udutebe dutoduto tune twokwicarako iyindi ntebe imwe y'inyegamo yegeranye n'imeza kuruhande gw'uruhome.

Uruhome rw'inzu rumaditseko ikibaho cirabura canditseko amajambo abonekesha neza yuko ari ikibazo c'ikoranabuhanga. Kivuga kiti kora urutonde rw'ivyigwa rusa neza na neza n'urwo tumaze gukora twebwe.

Abantu bane bicaye bambaye imyabaro yera y'amaboko maremare n'inkofero mu mutwe. Imbere yabo ahantu heza hubakiwe gukaraba intoke. K'ubihome, impapuro nyinshi zifise inyandiko zitandukanye.

Amameza atandukanye yagenewe gushirako ibikoreko vy'ubwubatsi, udutebe duto duto tw'ibiti two kwicarako abantu bize bize ivy'ukubaka bambaye amasarubeti ari mw'ibara rya kaki barahagaze.

Inzu y'ubushakashatsi irimwo ibikoresho bitandukanye amameza n'intebe z'inyegamo zo kwicarako, imashine nyabwonko iteretse ku meza imboneshakure yirabura ihometswe ku ruhome, umuntu aje yacerewe ariho acinjira.

Abantu benshi batandukanye bagizwe nabagore nabagabo bazindutse munyigisho zivyerekeranye ningo nimiryango igitambara kinini cera cane kimanitswe kuruhome ikindi gitukura naconyene kiri hejuru yaco

Abanyeshure biga kuri kaminuza bakwirikirana ibijanye no gukinjika bambaye imyambaro yabo , n' inkofero mu mutwe. Umwe wewe yambaye n' amarori mu maso . Amasafuriya bamaze kuyashira ku mashiga y' ikizungu.

Umugabo akiri muto cane w'umuhinga muvyo gukora ibikoresho bikoreshwa n'umuriro, aricaye. Imbere yiwe ku meza, hari ibikoresho bimufasha gusuzuma ubugwayi bw'ico agiye gukora. Imashini y'inyabwonko iruhande yiwe.

Abaganga babiri bambaye udukingira umunwa n'udukingira intoke, uwundi umwe nta gakingira umunwa yambaye, barafata udufundikizo tubiri two kwa muganga n'utundi dukopo ku ruhande batangura gukora igerageza.

Inzu nini cane isakajwe amabati yirabura kandi ifise imitambikwa y'ivyuma. Ibikoresho vy'ubuhinga bibitswe muriyo. Abantu bane bambaye amasarubete y'ubururu, umwe muribo yambaye amarori n'udukingira intoke.

Abagabo batanu bambay' amasarubeti y' ubururu bambariyemw' imbere udupira twera, bamwe barahagaze, uwundi umwe nawe arunamy' afatishij' amaboko yiw' igikoresho barimwo baragerageza gusanura.

Icumba cagenewe gukoregwamwo ibibazo; abanyeshure bamaze kwicarikwa ugutandukanye umwe inyuma y'uwundi. Bamaze guhabwa ibibazo; Umwewese ariko aragerageza kwandika ibijanye n'ivyoyize. Umwarimu ashinzwe kubakurikirana ahagaze imbere yabo aguma yeraguza hirya nohino.

Abagabo bane bakwirikiranye ibijanye nogusanura amazi bambaye ibisarubeti vyirabura vyakazi uwundi mukobwa nawe yambaye isarubeti yubururu umwe muribo arafata urukero umugano awufatishije igikoresho cabugenewe arawukata.

Abubatsi b'abagabo bambaye amasarubeti y'ubururu n'inkofero bariko barubaka uruzitiro bakoresheje isima ivyondo n'amatafari aturiye uwushinzwe kubakurikirana afise urupapuro mu ntoke ararabako ivyo bariko barakora bitafise mahinyu.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imeza bariko barajojetereza amazi mu gasorori umwe n'umwirabure iyambaye agapira k'amaboko magufi kanditseho puma uwundi n'umuzungu yambaye ishati y'amaboko maremare imeza inyuma yabo iteretseho inyabwonko.

Abaganga babiri umwe w'umukobwa, uwundi w'umugabo. Bambaye amashati yera, n'udukongora intoki, umugabo ararabira muri rugagamisha, inyishu z'ibipimo bafashe, igicupa cera gifundikije agapfundikizo gatukura

Abanyeshure umunani mw'isomero, umwe wese yicaye ku ntebe yiwe y'inyegamo. Uwundi nawe ari inyuma, arahaguruka, afise imishatsi mire mire y'irabura. Yambaye ishati yera y'amaboko mare mare n'ipantaro iy'ikoboyi y'ubururu. Atora igitabu mu ntoke atangura gusoma.

Abaganga babiri b' ibitungwa bambaye amataburiya mare mare umwe ni umugore yambaye igitambara gitukura kumutwe agakingira munwa n' agakingira intoke yegera inka atangura kuyikorakora muruhanda gw' ahagana mumaboko kugira ngo arabe ikibazo yoba ifise.

Abiga ivyo gushushanya batatu bahagaze bambaye udupira tw'ubururu n'amapantaro ari mw'ibara rya kaki umwigisha wabo abakurikirana arahagaze abereka ivyo bamaze gushushanya mu bikarito nk'amazu n'ibindi.

Abanyeshure biga ibijanye no kubaza Kuri kaminuza ,bari mwisomero muri abo bose ko Ari batanu ,umwe wenyene niwe muhungu. Bambaye ibisarubeti vyirabura umwigisha wabo abakurikirana ariko arabereka uburyo ubanza gufata igipimo cikintu ugiye gukora.

Abahungu batatu bakiri bato bambaye amasarubeti y'ubururu, Imbere, bambayemwo udupira dutukura. Imashini ibarira iteretse ku kameza kabugenewe. Urudodo rwera bakoresha iyo baronse impuzu yera.

Imeza nini cane iteretsweko ibikoresho bitandukanye vyifashishwa mu kuririmba n'inyabwonko irimwo, abagabo bane bahagaze imbere yiyo meza babiri bambaye udukingira umunwa.

Umukobwa w'inzobe yambaye ishati yera y'amaboko magufi afise imishatsi miremire, ateruye mu ntoke isahani nini iriko ikirahuri n'icupa ririmwo inzoga, ashiriye abantu ngo banywe.

Abaganga batatu bambaye amashati yera y'amaboko maremare babiri muri bo bambaye udukingira umunwa no dukingira intoke bafise udupfundikizo tubiri ku meza bapfunduruye bashiramwo utuntu bariko baragerageza uwundi muganga inyumaya abo afise ikaramu arandika mwikaye.

Abantu cumi n'umwe batoranijwe mubandi kugirango baze gukurikirana inyigisho zijanye n'ivyubuzima, uducupa turimwo amazi duteretse imbere y'umuntu umwe umwe bafise amakaye n'amakaramu yo kwandika ivyo bigishirizwa ngaho, umwigisha umwe yambaye umupira wirabura afise ikaramu mu ntoke imbere hateretse icupa ry'amazi.

Umuhungu mwiza w'inzobe yize ibijanye n'ubuhinga yambaye ishati yirabura irimwo utudorodonzi yicaye ku ntebe imbere yiwe imeza iteretswe ko ibikoresho bitandukanye harimwo n'imashini nyabwonku.

Abanyeshure bo kuri kaminuza bakurikirana ibijanye no gukinjika bambaye amashati yabo yera y'amaboko maremare n'inkofero umwe muri bo yambaye amarori mu maso bafise amasafuriya manini bariko barotsa amafi.

Abagabo babiri bambaye amasarubeti y' ubururu, bafise iranda mu ntoke, bariko barateranya intebe z' inyegamo ziterekwa aho abantu bayagira. Uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye. Inzugi z' ivyuma zisize irangi ry' ubururu.

Abanyeshure babiri bambaye amasaruweti y'ubururu bahagaze begeranye bafise igikoresho gikoreshwa n'umuriro bariko barasanura abandi banyeshure bane babateye umugongo bariko baribaza uko boshobora gukora igikoresho bahawe mu misi iheze.

Inzu nini y'inama isigishijwe irangi ryera. Ifise amadirisha menshi y'ibiyo, n'udukongira amadirisha tw'ivyuma. Isakajwe amabati mashasha. Abaserukira abandi ku mitumba no ku ducimbiri, bazindukiye mu nama y'abashinzwe iterambere rya komine.

Abanyeshuri babiri bo kuri kaminuza bicaye mw'isomero umwe yambaye ishati y'udukarokaro inyuma yiwe hari imashininyabwonko umwigisha wiwe araza kuraba ivyo amaze gukora yambaye ishati yera iyo amaboko magufi.

Abanyeshure cumi na babiri biga ibijanye no gusanura ivyuma bikoreshwa n'umuriro. Babiri muri bo n'abakobwa. Ivyuma bisambuye biteretse imbere yabo ku kameza. Ikibaho cirabura gihagaze ku maguru abiri iruhande yabo.

umugabo munini yambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu igitabo kinini cane co kwandikwamwo mu ruhande rw'ukuboko kukuryo akandi gakaye gatoya k'ibararyera igitabo kinini cane gikunda kwitwazwa n'abihebeye imana

Abanyeshure biga ivyo gushushanya bambaye udupira tw'ubururu nk'amapantaro ari mw'ibara rya kaki barahagaze umwigisha wabo ari i ruhande yabo abereka ibishushanyo vy'amazu bamaze gukora bifashishije amakarato.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubushakashatsi kuri kaminuza bambaye imyambaro yabo ibaranga hamwe n'udukingira intoke uwundi munyeshure arafata ikaramu atangura kwandika uwo hagati na we afata agacupa aragapfundurura abanza kwereka abagenzi biwe.

Isomero ririmwo abanyeshure biga ivyo kudoda no gusanura ibirato, bambaye imyambaro y’ishure. Umwarimu nawe yambaye agapira kera ka maboko magufi, arereka umunyeshure umwe uburyo ikirato bagifata iyo bagiye ku kidoda.

Inzu y'ibitabo bibitswe ahantu havyo habigenewe. Hejuru, igishushanyo c'inyoni yirabura iguruka. Abantu batatu, umwe w'umugabo yambaye yera irimwo ubudorodonzi, yicaye ku ntebe y'inyegamo. Iruhande yiwe, isaho nini yirabura.

Abanyeshure biga kuri kaminuza, bambaye amasarubeti y'ubururu. Bambariyemwo imbere amashati yera. Umwe wewe yambaye n'agakingira intoke. Bafise ibikoresho bitandukanye bakoresha muri uwo mwuga. Hari kandi n'igitabo c'ijambo ry'Imana.

Abanyeshure biga ivy'ubuhinga bambaye amashati yera y'amaboko maremare n'inkofero, ariko uwundi munyeshuri umwe nta nkofero yambaye, agakarabiro keza kagenewe kwogerezamwo ibikoresho bitandukanye hamwe no gukarabiramwo intoke.

Abagabo batatu bambaye amasarubeti y'ubururu, umwe yambayemwo ishati yera y'amaboko maremare, uwundi yambayemwo ishati itukura y'amaboko maremare, bambaye n'inkofero z'umuhondo, umwe ku ruhande abandi babiri bari gufashanya.

Ishure ryiza cane rifise amadirisha atanu hejuru isaha y'urushinge imanitse ku ruhome, abanyeshure bariko bariga umwe arahaguruka atangura kubaza ikibazo afise c'ahantu atumvise neza.

Isomero ryiza ryubatswe n'amatafari aturiye, abanyeshure bari mw'ishure bambaye impuzu zitandukanye, intebe nziza z'abanyeshure. Umwarimu yahageze yambaye ijipo itukura n'agashati karimwo amabara avangavanze, aratangura kwigisha.

Umugabo Ntirandekura n'umubaji mwiza yambaye impuzu z'akazi ziri mwibara ry'ubururu ,imbere yiwe ku meza hari udukoresho tumufasha mu kazi ka misi yose .Hirya yiwe mu ruhande rw'ububamfu hari akameza gatereteko utuntu dutandukanye yamaze kuhashira.

Umugore n'umugabo bagiye mw'ishamba gufotora inyoni bitwaje ibikoresho bifasha gufata amafoto neza, bari musi y'igiti kirere gifise udushami twiza turimwo ibara ry'icatsi, umugabo atungira urutoke umugore aramubwira ngo: "dore ngiziriya zifotore.".

Abanyeshure batatu Minani, Jamari na Nduwayo bambaye imyambaro myiza ibaranga .Imbere yabo imashine yo kubarira, indodo bakoresha, yemwe bararikanuye.

Abanyeshure bariko bariga ivyo kudoda ibirato, bicaye kuntebe z'inyegamo, imbere yabo har'ibikoresho bariko barakoresha, mwarimu wabo nabo arimwo arabereka uburyo bwiza bwo gufata ibipimo kugira ngo bakore ikirato kimeze neza.

Amazu meza cane yubakiwe abanyeshure, imbere yayo hari umuntu yambaye ipantaro itukura ahetse isakoshi mu mugongo, kandi hari n'ibiti bine vyiza cane bifise ibibabi biteye igomwe.

Abanyeshure biga ivyo gutegura amafunguro ari kukinjika, bambaye neza cane inkofero zera mu mutwe bafise imbugita bariko barakatagura kutubaho twabigenewe twogukatirako ivyo kurya.

Abantu biga ivyo kubaza bambaye inkofero n'imyambaro bibaranga impeza nziza ziteretse ko ibikoresho bakoresha amatara yaka ababoneshereza kugira ngo bashobore kubona ivyo barimwo barakora.

Umuntu w’umugabo yambaye isarubeti y’ubururu arahagaze, imbere yambaye agapira kera ariko aragenzura ibikoresho bitandukanye muri bino biro vyiwe.

Abagabo batatu umwe aricaye yambaye ishati y'udukarokaro yoamaboko maremare uwundi na we arahagaze yambaye ishati yirera y'amaboko magufi n'i pantaro iri mw'ibara ry'icatsi kibisi imbere yabo hari imashini nyabwonko n'ikaramu irambitse kumera neza.

Inzu nziza y'ubushakashatsi, abanyeshure bambaye impuzu zibaranga. Bariko barakira abashitsi babagendeye, kandi bambaye n'udukingira umunwa. Umwe wese afite imashini nyabwonko imufasha gukora ubushakashatsi nk'uko bikwiriye.

Abantu benshi batandukanye baserukiye abandi ku mitumba yabo bazindukiye mu nama yumuyobozi wi komine bamaze kwinjira mu cumba c'inama baricaye imbere yumwe hari imashini nyabgonko, hari kandi intebe zitatu zinyegamo zitagira abantu.

Abanyeshure benshi cane bicaye mw'ishure, abahungu n'abakobwa barakurikira. Umukobwa yakira mikorofone atangura kuvuga ati ndafise ikibazo: mbega ni kuberiki abakobwa tudakunda kwiga turi benshi?

Imbuga zibiri zitandukanye rumwe rugizwe n' utwatsi duto duto abantu bashobora gukiniramwo, kandi hirya yagwo abantu bahagaze abandi nabo baricaye urundi rugizwe n' umusenyi n' utubuye duto duto.

Abanyeshure batatu bize ivyo kubaza uwo hagati yambaye agapira kera imbere hejuru arenzaho ikoti itukura mu ntoke afise igikoresho co kubaza inyuma yabo hari akabati keza k' ibiti bakoze.

Abanyeshure bake bamaze gushika mw'ishure, bambaye neza baricaye, abandi nabo ntibaraza, umwigisha aratangura kwigisha, arahagurutsa umwe mu banyeshure aramubaza gusigura niba ivyo yabigishije bavyumvise, uwundi nawe arahaguruka aratangura gusigurira neza mwigisha ivyo amubajije.

Igiti ciza cane c'umukindo giteye mu karima kutwatsi duto duto imbere yaco hariho amashurwe atandukanye mu buryo bwo gushariza amaze um meza cane ari imbere y'ityo giti akorerwamwo ibintu bitandukanye.

Abanyeshure benshi bicaye mw'ishure, umwe wese yambaye impuzu itandukanye niy'uwundi, bariko bararaba ku kibaho, mwarimu wabo ariko arabigisha, ntanumwe muribo asinziriye, bicaye kuntebe zirezire za karambarazi, ubona koko bashaka kumenya ivyo bariko bariga.

Abagabo batatu bambaye impuzu z'akazi umwe muri bo yambaye amarori mu maso n’udukingira intoke afise utuntu tw’utubaho ku meza, ariko aragerageza guteranya akantu imbere yiwe hari igikoresho cabigenewe arimwo arakoresha.

Inzu nshasha irimwo irubakwa abafundi batonze ku kazi bariko baraganira bavuga uko baza gukora igikorwa cuyu munsi imbere ya bo umusenyi n'isima birahari kandi ibido irimwo amazi n'ayo nyene irahari.

Abagabo batatu bahagaze impande y'imeza, umwe yambaye amarori mu maso n'udukingira intoke afise utuntu tw'utubaho mu ntoke ariko aragerageza guterateranya, iruhande yiwe hari i mashini imufasha gukora ikintu cose ashaka.

Abantu batatu b'abagabo umwe yambaye agashati kikarakaro afise iterefone nini mu ntoke ariko yereka mugenziwe ati dore ivyo nagerageje kurondera uko bimeze uwundi nawe araraba neza cane.

Umuganga w'ibitungwa ahagaze impande y'inka irwaye yambaye ibikingira amaboko nibikingira umunwa ariko arayikorakora araba mu maguru araba munda ikibazo yoba ifise.

Abagabo babiri bariko barakora icuma co gutumatumanaho kidakora neza, imbere yabo akuma kabafasha kumenya ahari ubupfu bw'icuma bariko barakora, ku rundi ruhande umuntu umwe w'umukobwa aricaye we nta kintu na kimwe ariko arakora.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubwubatsi, bambaye imyambaro y'ishure iri mw'ibara rya kaki, mbere harimwo nuwambaye ikambambiri, imbere ikibaho c'irabura umunyeshure ahagazeho ariko arandika ibipimo bafashe.

Ikirasi cishure kigizwe nabanyeshure babazungu n'abirabure, umwe wese yicaye ku ntebe yiwe yinyegamo ikaye nikaramu imbere kumeza, umunyeshure mwiza arahaguruka abaza umwigisha ati mwigisha hano hantu ko ntahumvise woshobora kuhansigurira neza.

Ibikoresho bitandukanye vy'ubwubatsi birambitse hasi, iranda yo kubaza, imetero yo gupima ibipimo bitandukanye, umusumei n'inyundo yo gukumira hamwe 'umutwero wo gutobora.

Umubaja indiho ku bwayo yambaye inkofero itukura n'impuzu y'akazi, ariko arabaza imbaho zo gukora inzugi yifashishije igikoresho ciwe c'iranda abikorana ubwenge n'ubushishozi budasanzwe.

Abanyeshure biga ibijanye no gutegura amafunguro ariko gukinjika bari mw'ishure bambaye imyambaro ibaranga n'udukofero twiza twera cane, imbere yabo har'imbabura n'amasafuriya biteguye gukora buri kintu cose mwarimu abereka.

Umuntu w'umugabo yambaye ishati y'ubururu afise ibikoresho vyo kubaza. Ku meza yarambitse igikoresho kimufasha gufata ibipimo, inyuma yiwe uyundi mugabo yambaye imyambaro y'ubururu.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imeza iteretseko isorori, umwe n'umwirabure yambaye agapira k'amaboko magufi kanditseho ngo puma, uwundi nawe n'umuzungu yambaye ishati y'amaboko maremare kandi bafise ikibuni mu ntoke.

Ibitaro vyiza vyubakiwe abakitswe n'amagara abantu beshi bamaze kugenda kuharondera ubu fasha imbere yaho uduti twiza cane dusagaraye twahatewe mu buryo bwokugirango tuhasharizwe kandi hari n'igiti cu mukindo.

Abagabo babiri MINANI na YOSUWA bambaye impuzu z'akazi bize ibijanye n' amazi bafise ama pompo bafise imikasi bafise ama papiye kora bariko bagerageza guterateranya iyi migano kugira ngo bashobore gushitsa amazi muri kino gisanduhu c'imbaho kiri imbere yabo.

Umugabo mwiza cane w'inzobe afise imishatsi myishi ku mutwe yambaye ishati yera imbere y'amaboko maremare ariko arashushanya akoresheje ikereyo umwana wuruhinja numu vyeyi wiwe.

Abagabo babiri b'abazungu bicaye ku ntebe zinyegamo, imbere yabo hari amameza, bariko barayaga bonyene, kurundi ruhande umugabo yicaye yambaye ishati yera y'amaboko maremare n'ipantaro yirabura, n'ibirato vy'irabura birebire.

Abantu batandukanye, abagore n'abagabo, baricaye mu nzu nini ku ntebe nziza z'inyegamo, imbere yabo hari abantu nabo nyene bicaye bariko barabasigurira ibijanye nuko bokwiteza imbere.

Abantu batatu umukobwa umwe yambaye imyambaro yakazi yirabura, Abahungu babiri bambaye imyambaro mwiza bicaye bariko barahanahana ubumenyi ku bijanye no gukora ivyuma bikoresha.

Inzu nziza yubakishijwe n'ivyuma bishinze hasi isakajwe n'amabati, muriyo abagabo batatu bafasha abandi kubaka bamaze kuzana umusenyi n'isima, uwundi azanye amazi bariko baravangavanga uwubagenzura k'uruhande afise ibitabo mu ntoke.

Abantu batandukanye bitavye inama y' ubuyobozi bwa komine, baje kwiga ibijanye n' iterambere ry' ikomine yabo, abatumire barafata ijambo baratangura kubwira abantu ko iterambere ridashoboka batarikumwe.

Umuntu w'umugabo yambaye isarubeti y'akazi inkofero yera ku mutwe ahagaze afise igikoresho akoresha, ariko aragisambura yongera agiteranya kugira ngo kizokore neza.

Abanyeshuri batandukanye bagizwe n'abahungu n'abakobwa biga ivy'ubushakashatsi, bari mwishure umwe wese yicaye kuntebe yiwe, mwarimu nawe yahageze yamaze kwandika kukibaho ivy'ashaka kubigisha uyumusi bijanye n'ukuntu ushobora kumenya inyishu, y'ikintu wakoze canke se warondeye.

Abagabo babiri bambaye amasarubeti y'akazi umwe yambaye isandare zifise ibara ry'icatsi kibisi Minani we yamaze gutora iyanda ariko arateranya intebe zo gushira mu cumba co kuganiriramwo.

abagabo batatu bambaye amasarubeti y'ubururu, umwe ari kuruhande rwiwe yambaye inkofero y'umuhondo ariko n'abandi nyene n'uko, abandi babiri nabo bariko barafashanya gukora igikoresho capfuye.

Inzu nziza iteye igomwe, yubatse ku buhinga bwa none, igeretse akarenga gatatu, imbere yayo ifise utubaraza twiza two kwicaramwo, iteye amarangi atandukanye, isharije ku buryo buryoheye amaso.

Abacuzi batandukanye bambaye impuzu z'akazi kabo, umwe muri bo yacanye umuriro kugira ngo yotse ikintu ashaka gucura, abandi nabo bariko baraganira ku kintu gitandukanye, bafata ibipimo.

Umuntu w'umukobwa yambaye impuzu zakazi ziri mwibara ryubururu yambaye amarori mu maso ahagaze imbere yimashini yakazi hirya yiwe mukuboko kwuburyo abandi bantu bambaye impuzu zisa n'iziwe bariko baramuraba bitegereza buri kimwe cose ariko arakora.

Abafundi b'indimo babiri Minani na Mariya bari mu murima w'amateke n'imyumbati n'ibitoke bagenda basuzuma buri giterwa cose ko kitariwe n'udukoko kandi bambaye n'udukingira intoke.

Abanyeshure bo mumwaka wagatandatu wintango, bicaye mw'ishure imbere yabo hari amameza meza cane akozwe mubiti, amakaye bariko barandikamwo , umwigisha arabaza umunyeshure umwe, rimwe guteranya kimwe bingana bingahe ?.

Abagabo batanu bambaye amasarubeti yubururu n'inkofero zumuhondo bari mucumba cishure bariko bararaba igikoresho bateguye gukora gikoreshwa namashanyarazi umwe muribo aratangura kubasigurira ati iki kintu kugira tugikore neza nuko wewe wobanza ugafata hariya nanje nkafata hano hanyuma twese tugateranya.

Abubatsi bambaye imyambaro myiza y'akazi n'inkofero zabo zibaranga, bariko barubaka urupangu rw'amatafari aturiye, uwubakuriye nawe ariko arabakurikirana araba neza ko ivyo bariko barubaka bimeze neza.

Abanyeshuri bane bambaye impunzo z'ishure batatu n'abahungu umwe na we n'umukobwa bose bariko barandika mu bitabo vyabo imbere yabo ku meza umwe hari telefone uwundi hari igicupa c'uzuye amazi.